Ishure ryisumbuye ryitiriwe mutagatifu ndereya n' ishure ryiza cane risakaje amabati afise ibara ryugwatsi rutoto imbere yaryo hari n'utwatsi dukorerwa isuku burimusi hakaba n' ikibuga cumupira wamaboko umwe bagenda baradundadunda .

Inkino z'umupira w'amaboko zirahurumbirwa cane bani banyeshure bo kw'ishure ryisumbuye rya kigozi bariko barakina umupira w'amaboko umwe bakina bacishije hejuru y'urusenga ishure ryar abafashije, kuko biboneka yuko ari umukino bakina bakunzea ame.

Inkino ziri mubifasha abana kwinonora imitsi, no ku ruhurira umutwe, kugira ngo babashe kwiga neza. Kw'ishure ryisumbuye ry'ikiyaga Tanganyika, hari ikibuga ciza cane, c'umupira w'amaboko, umwe batera bacishije hejuru y'urusenga. Abanyeshuri bari mu kibuga, bariko barakina, binezereza.

Urukino rw'umupira w'amaboko batera hejuru bacishije hejuru y'urusenga n'urukino rukundwa cane abanyeshuri n'abarezi babo baraja hamwe bakinezeza muri urwo rukino amashuri rero yabwiza kworohereza abanyeshure mu gushiraho bene ivyo bibuga.

Tugira turabe urukino rwiza cane rwababasore bokwishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda yozefu abayobozi babo babanje kubaramutsa babakora muntoki babipfuriza n' amahigwe mugutsinda urwo rukino rugiye kubahuza n'irindi shure ritarahashika.

Mu buzi butandukanye habwirizwa kuba ibimenyetso vyerekana ah'utuzu twa sugumwe kuko ari ibibanza bikenerwa cane. Kur'ino Shure umugambi barawumvise bariko barerekana ah'utuzu twa sugumwe twagenewe abakenyezi.

Mwabantu mwe, inkino zirakundwa! Rino shure ritoyi nta bana benshi rifise, nta n'amasomero ahari. Ariko rifise ikibuga ciza cane co kudundadunda umupira, batereramwo hariya hejuru. Abana rero barahakunda cane, kuko baronka akaryo ko kwinezereza no kwinonora imitsi.

Umupira w' amaboko badundadunda binjiza hejuru, ni umupira ukundwa cane . Kw' ishure rikuru rya SOS, bafise umurwi w'umupira w' amaboko ukomeye cane , ndetse bafise n' ikibuga. Ni abakinyi bama batwaye ibikombe vyinshi , kuko biboneka ko bashigikirwa.

Ishure ryisumbuye ryubatswe mu bikoresho biramba, nk' amatafari aturiye. Kuri iryo shure ,baratandukanya utuzu twa surwumwe tw' abagabo n' abagore , kugira ngo ntibandukizanye ingwara kandi bakore isuku.

Ishuri ryisumbuye don bosko rifise abakinyi beza cane b'umupira w'amaboko wo kudunda dunda kugirango binjize bagatera hejuru abo bakinyi biteguye kwakira bagenzi babo bo kurindi shuri batarashika ni ku kibuga ciza cane co kuriryo shuri.

Kumashure menshi yisumbuye bashiraho ibibuga. Kuri rino shure har’ikibuga Ciza c’umupira w’amaboko gisize n’isima .Iruhande yaco ,hari utwatsi tuboneka yuko dukase abarorerezi bashobora guhagararamwo bariko bararorera inkino.

Uruzitiro rw'ishure: uruzitiro ni rwiza cane kw'ishure kuko rurinda akajagari, rukarinda impanuka abana. Umwana ari kw'ishure, ntarengana uruzitiro. Agula yiga atekanye kuko aba ari kumwe n'abarezi biwe.

Ishure ryisumbuye rya Mutsama ya mbere, ni ishure riri ahantu heza cane. Iryo shure rifise ikibuga ciza c'umupira w'amaboko, umwe bagenda baradundadunda mukwinjiza bagaterera hejuru. Iruhande y'ico kibuga, hari n'utwatsi twiza cane, turimwo d'udushurwe.

Isuku naryo ririrwa. Umunyeshure ari kwishure iruhande y'ivyigwa yiga mwishure abwirizwa kwiga kugira isuku. Kwishure reo niho umwana abonera akarorero. Tuno tuzu twa sugumwe rero turakwiye gukorerwa isuku kugirango abanyeshure nabo aho baherereye bamanyere kugira isuku.

Utuzu twa siugumwe tw'umwandamutoyi twagenewe abahungu ni vyiza ko igishure ryashizeho utwo tuzu twa sugumwe, ariko, kandi twadukwiye gukorerwa isuku, kuko tudakorewe isuku dushobora no kubatera ingwara.

Akazu ka surwumwe kabwirizwa kuba gasa neza, kubatse neza kugirango gafashe abagakoresha kugira isuku. Kano kazu ka surwumwe biraboneka ko gashaje. Impome zarasivye urugi naho rusize rwarashaje rukaba rutacugara neza.

Utuzu twa surwumwe ni ngombwa ku mashure. Ariko iyo dusa nabi biba bibi cane kuko abanyeshure bashobora kuhandurira ingwara. Abanyeshure rero hamwe n'abarezi bawirizwa mwitaho isuku na cane cane iryo mu tuzu twa surwumwe.

Inkino n'imyidagaduro n'ibintu abana bakenera cane. Kuri rino shure barategekanije icumba c'inkino n'imyidagaduro. Ivyo rero ntaco bitwara abana, haba mu gihe c'imvura canke c'izuba ryinshi. Abana barabandanya bakinezereza, ndetse no gukina bagakiniramo.

Abanyeshure bo mw'ishure ryisumbuye ryitiriwe mweranda Yohani Batista bari mu kibuga. Bariko barakina. Biboneka ko ari abanyeshure bavuye ku mashure atandukanye kuko bamwe bambaye imyambaro ifise ibara ry'ubururu, abandi bakaba bambaye imyambaro ifise ibara ry'umuhondo.

Ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko kw'ishure ryisumbuye SOS. Ni akaryo keza iryo shure ryashiriyeho abanyeshure kuko uwo mukino ukundwa cane. Nubu biboneka hari abanyeshure bariko barinezereza abandi bari ku ruhande bariko bararorera.

Abanyeshure bariko bariga bigishwa vyose hadasizwe inyuma ibijanye no gukora isuku hano naho abanyeshure babika ibikoresho vyisuku iyo bahejeje gukora isuku biboneka ko babi bika neza kuko bazi neza ko nejo bazosubira kuvyifashisha.

Ishure ryisumbuye rya mugina ryubatse mu buryo bw'i gorofa hari niko ikibuga kininiya gifasha abanyeshure kwimenyereza mu mikino y'amaboko i ruhande y'ikibuga hari n'utwatsi dusa neza tumeze neza biboneka ko badukata ku musi kumwe musi.

Ikibuga cumupira wamaboko badundadunda binjiza hejuru umunyeshuri umwe afise umupira muntoki biboneka ko agira yinjize abandi bari iruhande yiwe hashaka kumubuza kwinjiza nuburyo rero abanyeshure bahawe bwokugira bagaragaze ingabirano zabo mumupira wa maboko.

Muntu wumbere wo gufasha abanyeshure kwerekana ingabirano zabo ku mashure menshi bagenda bashiraho ibibuga vy'inkino kurino shure bahisemo ikibuga c'umupira w'amaboko umwe bagenda baradundadunda bagatera hejuru mu kwinjiza i ruhande yaco hari no twasi twiza cane bibonekako, kuko badukata ku musi ku musi badukorera isuku.

Abanyeshure bari kw'ishure barahawe akaryo ko kwinezereza, abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe YEZU munyakigongwe, bari mu kibuga gisa neza cane, giteweko utwatsi dukorerwa isuku bakaba bariko barerekana ingabirano zabo.

Ni shure ry'intango riboneka yuko ryubatse neza hakoreshejwe ibikoresho biramba nk'amatafari ahiye hamwe n'inzugi n'amadirisha bikozwe mu vyuma kuri iryo shure biboneka yuko harotuzu twa si ugumwe dutandukanye hanobaka babera rekana akazu ka sugumwe k'abakobwa, kandi gasa neza.

Isomero ry'u mwaka wa kabiri kw'ishure ritoye ryantamba habonekamwo intebe nyinshi, kandi nziza ni ishure ryagutse harimwo, kandi no dusaho tw'abanyeshure, ariko nta banyeshure barimwo bishoboka ko bagiye gukina mu kanya bagaruka mw'isomero.

Iyo umuntu avuye mu kazu kasugumwe abwiza kukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kuri no shure hari icyumba cyatekanijwe icyo gikorwa abanyeshure bakaba babwiza kukaraba neza intoki iyo bavuye mu bukazi kwa suguwumwe

Ku mashure yisumbuye inkino zirakundwa cane hano hahuriye imigwi ivuye ku mashuri abiri bamwe bambaye imipira isa n'ubururu abandi bambaye imipira isa n'umuhondo bakaba bose bariko barakina kandi biboneka ko bose bizeye intsinzi.

utuzu twasugumwe tw'umwanda muto ku bahungu ni utuzu twasugumwe biboneka yuko tudakorewa isuku rikwiye ariko ni vyiza cane yuko ku mashure batandukanya utuzu twasugumwe tw'abahungu n'abakobwa kugira ngo ntibandukizanye ingwara kandi bashobore kugira isuku

Ishure ryisumbuye ryigamwo abahungu n'abakobwa kuri iryo shure nk'uko vyabwiza kumera kuyandi mashure habwiza kuba gutandukanya utuzu twasugumwe tw'abahungu nutw'abakobwa hakaba hari ikimenyetso cerekana utuzu twasugumwe tw'abahungu.

Mu ntumbero yo kugira isuku no kwirinda kwandukizanya ingwara utuzu twa sugumwe tw'abagabo n'abagore tubwizwa gutandukanwa kuri iri shure baramaze kubikora neza kano na kazu kasugumwe k'abakobwa kandi bikabiboneka y'uko gasa neza.

Icumba ci kwimenyereza n'ubushakashatsi. Kino cumba, kirafasha abanyeshure cane, gisa neza kandi n'ibikoresho birimwo, biba bibitswe neza mububati , kugira ngo ntivyononekare. Abanyeshure baje, barabikurayo, bakabikoresha, baheza naho, bakabibika neza.

Abanyeshure ba kaminuza bari mu bushakashatsi. Bose bambaye udufukamunwa, bakaba bari kumwe n'umwigisha wabo yambaye itaburiya yera. Bariko bavangavanga ibintu bitandukanye kugira ngo barabe ico bitanga ko gihuye n'ivyo bigiye mw'ishure.

Abanyeshure biga mu gisata c'ibinyabutabire bariko barakora ubushakashatsi bose bambaye uwudufukamunwa bakaba bakikije umwigisha wabo, ariko arabereka ingene bavanga ibintu n'ibindi n'ico biheza bigatanga.

Ubushakashatsi n' ikindi gice c' ivyigwa gitum' umwan' afata nez' ivyo yize, muri kino cumba c' ubushakashatsi n' ukwimenyereza, umunyeshure n' umwigisha wiwe bariko baravang' ibintu n'ibindi kugira barab' ico bitanga bakurikij' ivyo bize mw'ishure.

Icumba co kwimenyereza n'ubushakashatsi cubatse mu buryo bwa kija mbere hakoreshejwe amatafarahiye inzugi n'amadirisha ni mu vyuma hakaba hari n'inzira ndende iva mu cumba kimwe ija mu kindi udugira ku tugazi.

N'inyubakwa nziza cane yokwimenyerezamwo n'ubushakashatsi. Iyo nyubakwa yubakishijwe, amatafari ahiye hakaba hari n'igikoresho ca karuhariwe cokuzimya umuriro iyo wadutse.

Mucumba c' ukwimenyereza n' ubushakashatsi, abana batandukanye bariko bakurikiran' umwigisha wab' arik' arabasigurir' ibijanye nivyo bize mw' ishure, kugirango babihuze n' ukubikora babishire mungiro mucumba c' ubushakashatsi n' ukwimenyereza.

Icumba co kwimenyereza n'ubushakashatsi, kw'ishure ryisumbuye. Ico cumba kirimwo ibikoresho bitandukanye, abanyeshure bifashisha iyo baje kwimenyereza, no mu gushira mu ngiro ivyo bigiye mw'ishure mu makaye.

Abanyeshure bo muri kaminuza bari kobarakora ubushakashatsi. Mu bisanzwe ubushakashatsi ni bwo biranga umunyeshure wa kaminuza niho kaminuza itandukanira n'amashuri y'intango canke ayisumbuye. Umunyeshure ahejeje kaminuza abwiriza gukora ubushakashatsi kugira ngo agire igishasha na we azanye.

Mu cumba c'ukwimenyereza n'ubushakashatsi abanyeshure batanu bambaye amataburiya yera imbere y'umwigisha wabo bariko barimenyereza bariko bavanga ibintu bitandukanye kugira ngo babihuze barabe ko bashira mu ngiro ivyo bigiye mw'ihure ure.

Abanyeshuri ba kaminuza bambaye imyambaro itandukanye, ariko bose bafise udufuka munwa bari mu cumba co kwimenyerezamwo n'ubushakashatsi bakaba bariko bacanga ibintu bitandukanye kugira ngo barabe ico bitanga.

Ivyumba vyo kwimenyereza n'ubushakashatsi vyarakwiragiye mu mashure nka yose umwana eyo yize mw'ishure agenda muri ico cumba akaza gushira mu ngiro ivyo yize bani u banyeshure bambaye amataburiya yera bari kumwe n'umwigisha wabo bashira mu ngiro ivyo bize kugira ngo bavyumve neza.

Icumba kininiya co kwimenyererezamwo. Cubatse mu buryo bwa kijambere, mu matafari ahiye, imiryango n'amadirisha bikaba bikozwe mu vyuma. Imbere y'inyubakwa, hari ka kayira kaniniya kagutse bacamwo, kakaba kabonekamwo n'utugazi bagenda barurirako.

Icumba cagenewe gusomegwamwo ibitabo ariko nta bitabo biboneka haboneka gusa imeza n' ikindi gikoresho kirimwo ibikoresho vy' ibiharuro hari hakwiye gutunganwa neza hagashigwamwo utumeza n' udutebe abanyeshure baza kwicaramwo iyo baje gusoma ibitabo.

Muvy' umwana yig' akenera kumeny' indonda bihugu, akameny' ibihugu bimukikije, ibirihafi nibiri kure, mbese n' ibindi bigiz' isi nk' amazi, ibiyaga n' ibindi, iyi karata rer' irafash' umwana kumeny' ibitari bike.

Icumba ciza co gusomeramwo ibitabo rinoshure ryisumbuye ryagize neza gushiraho abanyeshure aho gusomera ibitabo hari ibitabo vyinshi bipanze neza mu bubati umunyeshura je ashara kumenya ahoatora igitabo naha gisubiza ahej ej.

Iyo umwana asoma igitabo aca ubwenge, ahakura ubumenyi bwinshi, kuri rino shure ryisumbuye barashizeho icumba co gusomeramwo ibitabo, n'ibitabo bitondetse neza mu bubati ariko hataboneka aho abana babisomera, bari bakwiye rero gushirayo intebe n'utumeza kugira ngo abana baze baraza gusoma.

Ishure ry'intango rya komine Mugamba, ni ishure ryubatswe mu mugambi w'ibikorwa rusangi. Abanyagihugu baterereye amaboko, Leta nayo iterera amabati n'isima. Ni ishure ritarahera neza kuko ritarubakirwa uruzitiro.

Ku mashure yose y'intango hari ibibuga abana bakinirako ivyo bibuga rero ningira akamaro, kuko bifashe abana kwinonora imitsi neka, ndetse no kwinezereza ni vyizaye rero yuko ku mashure yose y'intango, ndetse nayisumbuye habaho ibibuga.

Icumba co gusomeramwo ibitabo kw'ishure ritoya ryitiriwe umweranda Yohani Batista. N'icumba gisa neza cane, ibitabo bitondetse neza mu bubati eka hakaba hari imeza n'udutebe abanyeshure bicarako iyo baje gusoma.

Ishuri ritoyi rya kijambere rigizwe na masomero menshi atonze umurongo imbere yaryo hakaba hari kaka kayira kaniniya bacamwo bava mwisomero baja murindi hari umugabo ariko araduga kutugazi ava hamwe aja ahandi iryo shure rikaba rifise uruzitiro rusizwe n' amabara atandukanye.

Ishure ry'intango rya rugarika ryubatswe kera rimaze igihe kininiya, rigizwe n'amasomero menshi yubatse atonze umurongo. Hagati y'amasomero hari n'ikibuga ciza giteyemwo n'utwatsi abana bakiniramwo.

Icure ry'intango ryitiriwe umweranda inyasi muri iryo shure hari ibiti bitandukanye ubona kubisagaraye bitange akayaga n'agatutu inyuma y'uruzitiro hariho n'ibikinisho vy'abana biboneka yuko abana bashitse muri ico kibuga binezereza.

Ubwoko bw'intebe busanzwe bukoreshwa cane, na cane cane mu mashure y'intango, n'intebe zifasha cane kuko zishobora kwicarako abana babiri canke batatu, kandi abana bakiga bisanzuye atawugor'uwundi.

Ishure ryiza ry'intango riri muri make yubakishijwe ibikoresho biramba nk'amatafari aturiye n'ivyuma imbere y'amasomero hari akayira kaniniya gahuza amasomero n'ayandi gakikujwe n'inkingi z'ivyuma zisize amabara y'ubururu.

Kwishure ry'intango, ryitiriwe umweranda yohani bosiko, ivyumba vy'amashure bisa neza cane, birimwo intebe n'imeza vyiza cane, utosanga ahandi. Iyaba k'umashure hose boshobora kugira ivyumba mwen'ibi ,abanyeshuri boba biga borohewe ,ndetse bakaronka n'amanota meza.

Icigwa c'icongereza ni icigwa naco nyene gikenewe kandi kigezweho kuko gikoreshwa mu bisata bitandukanye no mu bihugu bitandukanye , mu mashure y'intango naho nyene biraboneka yuko batanguye kwijukira ico cigwa.

Rumwe mumpome zigiz' isomero, ry'ishure ritoya rya rugwiza, bibonekako muriryo shure bariko barig'igifaransa, kuko hamanitsek' impapuro zanditsek' icigwa c' igifaransa. Igifaransa rero , kikaba gikunzwe kwigishwa cane mu mashure y'intango yo mu Burundi.

Uwu n'umupir'abana bize kera hataraz'imipir'ikozwe kubuhinga bwa none bakoresha, imipira bibangira mu bikoresho kavukire, basang'iwabo nyene kand'imipira yari komeye kuk'itatoboka nk'iyi yubu.

Ishure ry' intango ryitwa stera matutina n' ishure rya kera ryaramuye abanyeshure benshi iruhande yaryo hari ibiti bifise amababi asa n' ugwatsi rutoto hakaba n' utwatsi dutoyi biboneka ko dukase dukoregwa isuku kumunsi kumunsi.

Kw'ishure ritoyi rya kibumbu bakora ibintu vynshi kandi vyiza, barakora impuzu zitandukanye ndetse bakaba banazigurisha, impuzu rero zitandukanye bazimanitse ahantu mu nzira niniya yo kugenderamwo kugira ngo abahaca bose bagende barazibona bagire n'izo bicaguriye.

Imiryango iruguruye kuri wo wese ashaka kuzana umwana kw'ishure ryitiri uwe mweranda teresa nyishure ryiza cane ryubutse mu buryo bw'i gorofa imbere hakaba ikibuga kiri niya abanyeshure bakiniramwo iyo umunyeshure yinjiye bariwe ugara umunyeshure yigatekanye ari mu mutekano nta ngere.

Harihahezi igihe kininiya ishure rya buzira canda ritagira intebe abanyeshuri bamwe, ndetse bakaba bahora biga bicaye hasi umuyobozi w'iryishure arashimira abagira neza barutse kumuronsa intebe nziza cane, kandi nininini abanyeshure bakabagiye iga neza.

Kw'ishure ritoyi ry'Iburinga imiryango iracuguruye, bararindiriye abaza kuryitura kuko babafasha neza. Abana bahiga bamerewe neza, bafatwa neza. Hari n'igiti kininiya cane gisagaraye gifise amababi y'urwatsi rutoto, kibaha akayaga.

Iyo umwana ariko ariga igifaransa, nivyiza ko yigira no kubintu biboneka . Umwigisha Nahimana , yateguye icirwa ciwe neza c' igifaransa , abereka icarico ibikoresho bitandukanye, abana bakunda gukenera canke bikenerwa mu nzu.

Ishure ritoyi rya mukugungu, n'ishure ryiza cane rifise amasomero menshi yubatse atoze umurongo, inyuma yamasomero ariko hari imicafu myinshi, hari ibipapuro bisazaje hirya no hino munsi ya madirisha, abanyeshure bakaba babwirizwa kwigishwa kudasazaza impapuro aho babonye hose.

Ishure ritoyi rya Rango rigizwe n'amasomero menshi, amwe asize irangi ryera, kubera ubwinshi bw'abanyeshure haherutse kubakwa n'iyindi nyubakwa mu bwoko bw'igorofa kugira ngo yakire abana benshi nkuko basanzwe baryitura.

Ku mashure y'intango iyo bari kw'ishure abana barakora udukorwa tujanye no gusukura amasomero yabo, ivyo rero n'ibintu vyiza cane bifasha abana gukunda ivyo bikorwa bigatuma n'iyo bashitse muhira naho bakora udukorwa tujanye no kugira isuku aho baba.

Ishure ryisumbuye rya komine nyabiraba ryubatse neza cane n'amasomero menshi atonze ku murongo imbere yayo hakaba hari ikibuga kininiya gitewemwo n'utwatsi, n'ahantu abanyeshure bashobora gufatira akaruhuko mu gihe batarasubira mw'ishure.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu biti hari ibiti vyinshi bitankakayaga n'igitutu hakaba n'amasomero menshi, ariko nta twatsi tuhari ico bikoze hari utuyira tumeze neza turimwo udutafari umuntu agashura kugenda atiyanduza.

Isomero ryo kw' ishure ry'intango rya Kiranda .ni isomero rinini ryagutse, ririmwo intebe ndende abanyeshure bicarako. Ariko harimwo abanyeshure bakeyi kandi ni isomero riboneka yuko ritifashe neza kuko ataga sima karimwo. Bishobora kuba bitorohera abanyeshure kurikoramwo isuku.

Intebe mw'isomero ry'ishure. Ni intebe niniya cane ndende, zagenewe abanyeshure bo muma shure y'intango. Izo ntebe zishobora gufasha abanyeshure, kuko bashobora kuzicarako barenga batatu canke bane, kandi bose bakiga neza ata wugora uwundi.

Isomero ryo kw'ishura itoyi ryab utamenwa, ni isomero intebe iboneka ko zidatonze neza mw'isomero ikibaho ni gito ahubwo n'amabati asa na yavuyeko, bikaboneka yuko irisomero atarya bacigiramwo.

Ishuri ritoye iryavumbi ryubatse neza, risa neza, amasomero asiza amarangi atandukanye, hari igiti kinini yiya gisagaraye gifise amababi y'urwasi rutoto, imbere ya masomero hari ikibuga kinini yiya abanyeshuri bakiniramo.

Ishure ry'intango rya mugamba ni ishure rya kera, kandi n'ubu imiryango iracuguruye kuri wo wese yifuza kugigamwo ni ishure ryiza rifise amasomero menshi imbere muri ryo harimwo n'ibiti bitange akayaga.

Ivyigwa ngurukana bumenyi birigishwa mu mashuri atandukanye, ndetse, ubu bikaba bikwiye gutangurira mu mashure y'intango, kuko ari vyo vyirwa bigezweho ishimwe yiga mu mwaka wa gatanu, ubu aramaze kumenya kugurura imashini nyabwonko akaba tanguye gukora ubushakashatsi buri ku rwego rwiwe.

Icirwa co gukunda igihugu imico n'imigenzo kirigishwa mu mashuri y'intango ico cirwa n'icirwa gikomeye cane kuko gifasha abana ku menya uko bifata ningene bazo kwifata mu minsi iri imbere ku girango babe abana beza babreye igihugu.

Mwigisha NGENDAKUMANA ariko arigisha icigwa c'ikirundi, acigisha neza agacagagura ijambo kugirango abana babone indome zigize iryo jambo ariko akoresha igikoresho cagenewe gukoresha mubiharuro.

Ishure ry'intango ryo ku murwa mukuru w'intara ya Rutana ryubatswe neza cane mu buhinga bugezwe ho. Ryubakishije udutafari twiza duhiye, inzugi n'amadirisha bikozwe mu vyuma. Imbere y'iryo shure, ntavyondo bihari. Hose hasize agasima.

Mukwigisha indimi birakenewe ko umwigisha yifashisha ibicapo haba mu gifaransa canke mu congereza iyo umwigisha yacafye neza ivyo agiye kwigisha biraheza bigafasha abana . Umwigisha wicongereza yabikoze neza mukwreka abana ivyambarwa abantu bambara ingene vyitwa mucongereza .

Abanyeshure bomumashure y'intango bamenyerezwa gusoma hakiri kare. Kw'iryoshure ryitiriwe mutima mweranda har'icumba cogusomeramwo ibitabo gisa neza cane, hakaba n'imeza zishajije iruhande y'imeza hakaba n'intebe abanyeshure bicaramwo iyobaje gusoma ibitabo.

Abana benshi kw' ishure rya Kibimba, bari imbere y' amasomero yabo. Ni isomero ryubatse neza, amasomero ni menshi, ariko mu kibuga ciza cane kandi kinini , nta biti birimwo, nta n' utwatsi turimwo, bituma abana baca baguma imbere y' amasomero yabo, kubera ko badafise aho bafatira akayaga, n' aho bugama izuba.

Abantu benshi harimw' abagira neza bafashije mu kubak' ishure ritoya ryitiriwe Mutagatifu Paul , baje kurigendera barab' aho rigeze, habonek' imodoka nyinshi bajemwo bakaba bagihagaz' inyuma y' uruzitiro; uruzitiro rusa neza cane rusiz' amabar' atandukanye, imbere y' ishure naho habonekako hateyemwo n' ibiti vyinshi bifis' amababi y' urwatsi rutoto.

Kumenya ibiharuro mu ndimi zose ni vyiza cane. Si vyiza ko abana bamenya ibiharuro mu rurimi rw'gifaransa gusa no mu congereza birakenewe. Kuko icongereza ni ururimi rukoreshwa cane mu bisata bitandukanye kandi ni no mu bihugu bitandukanye.

Umwigisha yambara nez' asa nez' aber' akarorer' abana yigisha. Nahimana yigish' umwaka wa gatatu mw' isomero ryiwe, abana baratekanye bariko bakurikir' ivyo yandika' atawukom' akatsi.

Icumba ciza cane co gusomeramwo ibitabu. Ibitabu birahari, birapanze neza mu bubati. Ariko intebe ziboneka si nyinshi, haboneka intebe imwe gusa. Hari hakwiye kwongerezwa amameza n'udutebe twinshi kugira ngo abana baze gusoma ari benshi.

Abanyeshure bo mw'ishure ry'intango, bari mu musi mukuru. Bagendewe n'abashitsi, bakaba babishimiye. Babakiririye mu cumba c'amanama, icumba basharije neza cane, n'amabara atandukanye.

Umwigisha ari kukibaho ariko yigisha abana icirwa c'ikirundi, ariko afise igikoresho gikoreshwa muguc'imizingi mucirwa c'ibiharuro, umwigisha rero abwirizwa gutora igikoresho kijanye n'icirwa ariko arigisha.

Ishure ritoyi rya mugendo, n'ishure ryubatse neza, rizitiye rifise irembo rininiya, imbere muriryo hakaba har'ikibuga kininiya, harimwo n'igiti kininiya cane gifise amababi asagaraye afise ibara ry'urwatsi rutoto.

Agaseke gakozwe mu buryo bwa kijambere, kagenewe gutabwamwo imicafu. Abanyeshure bo mu mashure y' intango, babwirizwa kumenyerezwa gukora isuku, badasanzaza imicafu aho nabonye hose.

Isomero rishaje, impome zisa nabi, impome zisa nabi, nta madirisha bigira. Ikibaho ni gitoyi, nta banyeshure barimwo. Twizere yuko batakiryigiramwo, kuko umwana yigiye ngaha, atokwiga neza.

Abanyeshure bomwishure ryintango iyobari kwishure baramenyerezwa gukora udukorwa tumwe tumwe bikaba bibafasha niyo bashitse muhira kugira udukorwa bafashije abavyeyi iyo baruhutse rero sukwicara abana nukubaha udukorwa twume twumwe dukwiranye nuko bangana

Mw'isomero abanyeshure biga indimi zitandukanye, hano ku kibaho hakaboneka icigwa c'igifaransa n'icirwa c'ikirundi. Isomero risa neza ariko ritaboneka neza. Haboneka ikibaho n'impome gusa ntab'anyeshure baboneka.

Intebe ndende kandi nziza cane zigenewe ishure ryo kwibuka. Iryo shure rimaze igihe kininiya ritagira intebe zikwiye abanyeshure, bakaba bari basigaye bicara bacucikiranye. None ryaronse amahigwe yo kuronka intebe, abanyeshure bakaba bagiye kwiga neza.

Ishure ry'intango rya karurama ni ishure ryiza cane ryubatswe n'ibikoresho biramba nk'amatafari ahiye mu mwaka wa mbere hasa neza urugi n'urwo ivyuma rukaba, ndetse rusize n'iranga igera.

Kw'ishure iritawo rya mugendo baretse kuronswa imfashanyo z'intebe harihahezi igihe kinin iya ubuyobozi bw'iyoshure bwo arasavye ko bworonswa intebe, kuko abana batari bafise ico bicarako, ubu rero intebe zarabonetse kakabarakanya mu neza abana bagiye kwicara ari babiri babi, kandi batandukanye atawugora uwundi.

Ishure ritoyi rya Rugwiza, ryubatswe mu buryo butamenyerewe: amasomero atonze ku buryo bw'umuzingi, inyuma yayo hakaba ayandi yubatswe mu buryo bw'i gorofa. Imbere y'ayo masomero yose, hari ikibuga kininiya cane, biboneka yuko abana bakina baryohewe, bisanzuye.

Kw'ishure ritoya rya Muremera, umuyobozi w'ishure Nduwimana aherutse kuronswa intebe nyinshi cane nkuko yari yabisavye. Izo ntebe ziracatonze mu cumba c'iryo shure, bakaba barindiriye kuzishira mu masomero atandukanye. Aabana bakaba bagiye kwiga neza.

ishure rya Ngoma n' ishure ry' intango rya kera cane, rifis' amasomero mensh'atonze k' umurongo, nah' ar' irya ker' ariko n' ishure ribonekako rifis' isuku, imbere yaryo har' ikibuga kinini kirimw' udutafari bagenda barahonyorako ntavyondo vyoshobora kuz' aho hantu.

Kw'ishure ritoyi rya Kibenga, ubuyobozi bw'ishure bwitaho abana. Imiryango yama yuguruye, umuyobozi akama yiteguye kwakira abanyeshure, abarezi ndetse n'abavyeyi barereye kuri iryo shure.

Ishure ry'intango rya Rwimbongo risa neza cane, kandi barijukiye isuku. N'ishure rigizwe n'amasomero menshi atonze k'umurongo. Imbere yaryo hakaba hariho indobo ishiramwo amazi, umunyeshure wese aje akabwirizwa gukaraba intoke.

Ishure ritoya rya Busiga nishure ryiza cane, ryubakishjwe amatafari ahiye, inzugi nazo ziragutse zikaba zikozwe muvyuma. NGENDAKURIYO yiga mumwaka wagatatu aranezerwa cane iyo yinjiye muriryo shure kuko asanga hasa neza akiga amerewe neza.

Kumenya ibiharuro no kuvyandika mu majambo ni'ibintu mwana bwizo kumenya vyose mwigisha, naho imana bamaze kuvyiga yaciye yigira inama y'ukuvyandika ku rupapuro abimanika ku ruhome mw'isomero kugira ngo abana babandanye babiraba bagume babie vata.

Ishure ry'intango rya Rugarika ni ishure ryiza cane. Imiryango iruguruye kuri uwo wese ashaka kuja kuhiga. Iyo winjiyeyo ushikira mu kibuga kininiya cane, ico kibuga kikaba kirimwo n'ibiti bibiri vyiza bire bire bitanga akayaga.

Ishure ry'intango rya rukana yambere ,riherutse kwubakwa risigaye risa neza ,rifise amasomero atonze kumurongo asize irangi Risa neza, imbere yamasomero hari uduti twamashurwe twiza cane nakayira kakaba karimwo twadutafari bagenda barahonyorako kugirango birinde guca muvyondo.

Isomero ryiza cane ryo mu ntara ya Bubanza. Rifise inetebe nziza rikagira n'ikibaho kitamenyerewe. Naho ari gitoyi ni ciza. Gisa n'ugwatsi rutoto kikaba gifaha abana kwiga neza.

Ishure ry' intango ryitiriwe Umweranda karori n' ishure ry' ubatse muburyo bwakijambere, inyubako zikaba ziri mubwoko bw' igirofa hari n' ikibuga ciza cane c' umupira w' amaboko abanyeshure bakinirako bakaruhurir' umutwe bagasubira mw' ishure baruhutse, iruhande yaco har' abagabo babiri barikuganira.

Abanyeshure benshi bo kw' ishure rya ntahangwa rigizwe n' igisata c' amashure y' intango n' ayisumbuye, bari mu kibuga basa neza bose bambay' umwambaro w' ishure; murico kibuga, bariko barakina binezereza, hakaba hahungabana n' ibendera ry' igihugu.

Ishure ritoya rya Ngoma ni ishure ryiza cane ryubakishijwe n' amatafari ahiye hakaba hari n' inkingi zisizwe irangi ry' ubururu hanze hari igiti kininiya gisagaraye abana bashobora kwikingamwo akazuba.

Ishure ry'intango rya muyaga ni ishure ryatanguye kera ryegeranye n'i paruwase ya mbere mu burundi iryo shure ryubakishijwe amatafari rikaba risakajwe amategura hirya no hino hari ibiti bitanke akayaga abanyeshuri ure bakaba bariko barakina.

Iri somero ryo kw'ishure ry'intango rya Bukirasazi ya mbere ririmwo abanyeshuri benshi cane, umwigisha ariko arabakurikirana yambaye ishati itukura, ari inyuma yabo ariko biboneka yuko bitamworohera kubakurikirana kuko ari benshi cane nawe ari umwe.

Icigwa ci congereza kirigishwa mu mashure yose, kuva kuy' intango kugera muri kaminuza n' icigwa ciza cane kandi gikomeye kizofash' abana kuvugana n' abandi, mbese bakazona cifashisha mugihe bazoba bari kwitez' imbere.

Ushobora kutavyemera ariko nivyo ,iri nishure ry'intango ryitiririwe umwerenda yohani Batisita risa neza cane , risize amarangi meza ,ayumuhondo ,niryurwatsi rutoto , imbere yamasomero hari uduti twiza cane nutwatsi tuboneka yuko dukatwa kumunsi kumunsi .

Ishure ry'intango rya Mugina riri muri make yubatswe neza gutya. Hari akayira kaniniya cane gaca imbere y'amasomero umuntu ashobora gucamwo akava mw'isomero akaja mu rindi atanyagiwe. Imbere yaryo hari uduti twiza cane tw'amashurwe, akayira nako kakaba karimwo udutafari bagenderamwo, ivyondo ataho mwohurira na hamwe.

Kw'ishure ritoye irya karandi hari amasomero meza cane harimwo nayubatswe mu buryo bw'igorofa hari, kandi n'ikibuga ciza c'umupira w'amaboko na hayo yiga kuri iryo shure ntasiba narimwe kuja kukinira kw ico kibuga, kuko kimuterakanya mu neza.

Ishure ry'intango ryitiriwe abandikira bene Tereza, ni ishure ryiza cane. Ni ishure rifise uruzitiro rusize irangi ry'amabara atandukanye, hagati muriryo hakaba hari n'ibikinisho bifasha abana kwinezereza kugira ngo baruhurire umutwe.

Mu mashure y'intango hari ivyumba vyo gusomeramwo ibitabo, ariko hamwe hamwe usanga ivyo vyumba bidafashwe neza ibitabo ugasanga ntibipanze neza mu bubati ugasanga bisanzaye ugasanga ntihagira utumeza n'udutebe abanyeshuri bicarako iyo baje gusoma ivyo rero bikaba bikwiye gukosorwa.

Kaneza yiga muri iri somero .aranezerwa cane iyo ashitseyo, kuko ari isomero ryiza, risukuye. Intebe ni nziza, abana bakicarana babiri canke batatu kandi ntihagire ingorane bagira.

Ishure ryisumbuye rya komine Mugamba ryubatswe mu mugambi w'ibikorwa rusangi. Abanyagihugu baterereye amaboko, reta nayo ibaterera isima n'amabati. Iryo shure ubu ryaraheze, bakaba ndetse bamaze kurizitira. Ririndiriye kwakira abanyeshure mu misi ya vuba.

Ishure ritoyi rya Nyabikere; ryubatswe mu buryo bwa kijambere rikaba rigizwe n'amasomero menshi. Imbere y'amasomero hari ikibuga c'umupira w'amaboko kikaba ari ikibuga cubatse neza cane gisize n'isima. Ni wa mupira bagenda baradundadunda bongera binjiza hejuru.

Ikibaho co mw'isomero ryo kw'ishure ritoya rya Muhweza. Haboneka ikibaho gusa, nta munyeshure, nta mwigisha, nta ntebe. Ikiboneka gusa, ni uko ku kibaho handitse ibintu vyinshi. Abanyeshure uyu munsi, bari bize neza.

Umwana yiga mu mashuri y'intango mu kwiga neza akeneye no kubibona ku bicapo umwigisha mwiza aracakaye ivyo agiye kwigisha umwana yabibona na we agaca abifata neza uko avyiga abiraba.

Ishure ry'intango ryegamiye paruwase Kirimbi ni ishure rya kera risakajwe amategura ariko hari uduti twinshi tw'amashurwe biboneka yuko dutanga akayaga, abanyeshure bakiga bamerewe neza.

Umwigisha yandika neza, n'abanyeshure yigisha bandika neza. Muri rino somero umwigisha yabanje kwereka abanyeshure ingene urudome rwose rwandikwa, inkuru na ntoyi.

Abanyeshure bo kw'ishure ryitiriwe "umweranda Inyase". Bambaye umwambaro w'ishure usa na Kaki utamenyerewe cane. Abahungu bambaye amapantaro, abakobwa nabo bambaye amajipo. Bose bahagaze ku kibuga kininiya, bakikuje ibendera ry'igihugu bakaba bariko barabwirwa akajambo n'umuyobozi wabo.

Nihake mu mashure y'intango, uzosanga icumba co gusomeramwo ibitabo nk'iki. Hasa neza, har'intebe n'imeza abanyeshure bicarako iyo baje gusoma. Abana bize kw'ishure mwene iri bakurana ubwenge bwinshi kuko mu bitabo barahurayo ubwenge.

Isomero ry'ishure ry'intango ry'umumuri ryubatswe n'abagira neza ni isomero risa neza cane ririmwo n'ivya ngombwa bigezweho yo'umwana, ariko ariga afise ibimufasha kwiga ategera neza, kuko yiga abiraba, kandi abikoresha no mue ntakiziwe.

Ishure ry'isumbuye rya komine kibenga. N'ishure rifise amasomero menshi yubatse atonze umurongo. Iryo shure ry'ubatse kumusozi rikaba rikikujwe n'ibiti. Imbere y'amasomero hari ikibuga kininiya cane abanyeshure bashobora gukiniramwo.

Ishure ryiza ry'intango bifise amasomero menshi nta banyeshure bahari bishoboka ko bari mu burhuko bwa pasika ni ishure ryiza ari ko biteye ko utwatsi tumeze neza hari n'ibiti inyuma yaryo bitange akayaga.

Ishure ry'intango ritaboneka neza, kuko ryubatse mu biti vyinshi bisagaraye bifise amababi y'urwasi rutoto haboneka ikibuga kininiya cane hagati muri ico kibuga hakaba hashinzemwo igiti kiri ko kirahungabanako ibendera ry'igihugu.

Isomero ryiza cane risize irangi ryera. Harimwo intebe nyishi kandi ndende abana bakaba bicara ari babiri canke batatu. Abo bana ntawugora uwundi kuko baragukiwe.

Ishure ryiza rigizwe n’amasomero asakajwe amabati, asiz’ irangi ritukura. Akikijwe n’ibiti vyinshi bitang’akayaga. Hari n’ikibuga kininiya gitandukanijwe n’uruzitiro nayo mashure kugirango birind’akajagari.

Kwiga ibiharuro birajana no kwiga igifaransa. Iyo wiga ibiharuro mu gifaransa, umenya no kuvyandika, gutyo ukaboneraho kumenya amajambo amwe amwe y'igifaransa wifashisha uriko uriga ibiharuro.

Ku mashire matomato habaho uruhome bamanikako amatangazo. Hano hamanitse impapuro nyinshi, zerekeye abana ico bitezweko ni bakura. Ivyo rero abana baravyigishwa mu mashure, bagakura bazi ico bazovamwo n'ico bazomarira igihigu.

Gushira mw'isomero ahantu yagenewe guta imicafu ni vyiza cane. Muri rino somero, harimwo akabati ariko ntigasa neza. Iruhande yako hariho agaseke kagenewe gutabwamwo imicafu harimwo n'ibipapuro bitagikoreshwa, vyari bikwiye gukorerwa isuku navyo.

Kumenya igihe no kugikoresha neza n'ibintu bitez'imbere igihugu, mu mashure y'intango abana bariga gusoma isaha ,ndetse no gukora ikintu cose k'umwanya waco, ivyo rero bizobafasha no mu buzima kumenya ko ikintu cose gifise umwanya waco.

Ganza ageze mumwakaba gatandatu icigwa c'ubuhingangu rukana bumenyi cariamunyuze koko iyo ashikiriye imashininyabwonko n'ukuyugurura aha akaba, ariko arimenyereza ivyo yize mw'ishure ar aba ko avyibuka akabona ko bimufasha cane.

Ishure rya mutagatifu palo ryugururiwe abantu bose imiryango iruguruye rifise uruzitiro rifise ikibuga ciza cane muri ico kibuga haremo igiti gisagaraye gitanga agatutu n'akayaga keza amashure na yo yubatse mu buryo bwa kija mbere bw'i gorofa.

Kumashure yose harabaho ikibanza cagenewe kumanikwako amatangazo ariko mumashure y'intango ntivyari bikwiye guherera ngaho. Iyo hamanitswe amatangazo abigisha, abarezi canke abarongozi babwizwa gusigurira neza abanyeshure ivyobamanitseho ivyarivyo nico bisigura.

Ishure ryintango ryubatse kumutumba warango irishure ryubatswe hafi yabanyagihugu ryaje kugira ripfu urugendo abanyeshure ntiriratera imbere cane kuko rigifise uruzitiro rwibiti ariko kandi nishure rije gufasha abanyeshure bakaba atangendo nini nini bazokongera gukora

Abana iyo bari kwishure baramenyerezwa gukora udukogwa tw' isuku ni udukogwa tujanye n' ukwo bangana iyo bashitse muhira rero naho ni kubaha udukogwa tungana nkukwo bangana nyene ivyo bizobafasha gukura bakunda ibikogwa.

Ishure ritoyi rya kiryama, rigizwe n’amasomero menshi, harimwo nizubatse muburyo bw’igorofa, hasa neza , hari n’igiti gisagaraye ,amashami asa n’ibara ry’urwatsi rutoto, abanyeshure bararonka aho bakinira , bakaronka aho bicara naho bugama akazuba.

Isomero ryo mumwaka wa gatatu kw' ishure ritoyi rya cibitoke abanyeshure batashe rirugaye neza kandi ni umuryango w' icuma usize ibara ritukura ibikoresho vy' abana biba bicungerewe neza.

Ishure ry'intango rya karambi riherutse kwubakwa vuba ni ishure ryegereye abanyagihugu, kuko riri hagati y'ayandi mazu ni ishure rije gufasha abana, kuko ribapfunyira urugendo bahora bakora imbere yayo hari imbuga niniya, kandi iteyemwo n'utwatsi.

Icigwa c'ibiharuro, abana benshi baragitinya. Ariko ni icigwa gikenewe, kuko ibiharuro ubisanga mu bice bitandukanye bw'ubuzima bw'igihugu. Uyu mwigisha abikora neza cane, kuko biraboneka y'uko ariko arigisha abana, nabo bateze amatwi bamukurikira neza.

Amashure y'intango yegamiye paruwase Bikinga. Ni amashure ya kera cane asakaje amategura. Ico bikoze ayo mashure ntashuha kuko hakikujwe n'ibiti vyinshi bitanga akayaga n'igitutu.

Ishure hitawe rya kiziguro imiryango iruguruye kuri wo wese ashaka kugigamwo ni ishure ryiza cane imbere muri ryo hateyemwo n'ibiti bifise amababi y'ugwatsi rutoto abanyeshure bakaba biga bisanzuye, kuko ata bushuhe bwigira boba muri wo iryo shure.

Neza na neza iri ntaworyemera ko ari ishure ryintango nishure rifise amasomero atandukanye asizwe irangi ryiza imbere yaryo hateye amashurwe utuyira natwo dusizemwo isima ivyondo ntaho mwohurira

Ishure ry'intango rya mugina n'ishure rifise amasomero menshi rifise ikibuga kinini ya, kandi abanyeshure bashobora gukinirako bakinezereza muri ico kibuga hari n' igiti kiri ko ibendera nta banyeshure bahari, kuko bashobora kuba bamaze gutaha.

Isomero ryo mw'ishure ritoya ryubatse ku buhinga bwa kijambere. Abanyeshure iyo bariko bariga, bakeneye kwiga bisanzuye ahantu hari umuco ukwiye, hari n' akayaga gakwiye. Rino somero rero, biboneka yuko rifise akayaga gakwiye kuko ridafunganye.

Ishure ryiza ry' intango ryubatswe ku buryo bwa kijambere. Rifise ya marembo maniniya binjiriramwo, kandi yugarwa. Imbere yaryo harasakaye, eka kandi hubakishijwe twa dutafari bagenderako, kugirango birinde ivyondo.

Inkino ziri mu bituma abana batera imbere mu bwenge bakaruhurira n'umutwe, kw'ishure ritoyi ryitiriwe umweranda Inyasi wa royora hari ibibuga vy'inkino vyinshi bitandukanye kandi bisa neza, iki n'ikibuga c'umupira w'amaboko bagenda baradundadunda batereramwo.

Ishure ritoyi ryubatswe mu biti vyinshi. Ntamasomero menshi aboneka ariko haboneka akayira karimwo twa dutafari bagenderako, wigiye imbere hakaba hari n'ibendera ry'igihugu. Ni ibiti vyinshi bifise amababi y'urwatsi rutoto.

Ku mashuri matomato abana bahahurira n'abagenzi. Ngabirano na Hakizimana bahuriye kw'ishure, bagiye bafatanye ku rutugu vyerekana yuko ari abana bakundana bigana. Abana rero babwirizwa kugira mwene uwo mutima bakiga bakundana, bafashanya.

Isomero ryiza ryo kw'ishure ritoya rya Muhweza. Ni isomero ryagutse, ririmwo intebe ndende abanyeshure bashobora kwicara ari babiri canke batatu, kandi atawugoye uwundi, kandi bose bakiga neza.

kw'ishure ritoyi rya Muremera, hari amasomero atandukanye hakaba hari n'utuzu twa sugumwe dutandukanya abahungu n'abakobwa. N'ishure ryiza cane biboneka yuko rifise n'ikibuga n'aho atari kininiya, abana bashobora gukiniramwo.

Kuri rino shure haboneka igice gitoya. Ikiboneka n'uko rino shure ryubakishijwe ibikoresho biramba bigizwe n'amatafari ahiye, isima hamwe n'imiryango ikozwe mu vyuma.

ishure ry'intango rya mugendo riri muri make yubatswe mu buryo bwa kijambere bw'igorofa rikaba rigeretse kabiri, imbere y'amasomero hari kibuga kininiya hakaba hari n'ibikinisho abana bikinishirizako, hari n'abanyeshuri bakeyi bibonekako bariko barakina.

Ubuyobozi bw'ishuri ritoye rya mutumba, buherutse kuronswa intebe. Kubera ko abanyeshuri bama biyongera ku mwaka ku mwaka, hariho abatari bafise aho bicara, canke bakicarana ari benshi benshi ku ntebe. Ubu rero ni akaryo keza baronse ko kugira ngo abana bige neza.

Imiryango yubuyobozi bw'ishure ryintango rya Rumeza yama yuguruye, abantu bose barahawe ikaze baba abanyeshure, abarezi, abavyeyi ni ubuyobozi busanzwe bufasha cane abanyeshure mu vyigwa ndetse no guteza imbere imico n'akaranga vy'abarundi.

Ishure ryiza ry'intango ryubatswe k'umutumba wa gwingoma, n'ishure ryubatswe m'umugambi w'ibikorwarusangi. Abanyagihugu bakaba baterereye amaboko yabo reta nayo ibaterera isima n'amabati. Hari n'ikibuga ciza cane abanyeshuri bashobora gukiniramwo.

Amashure y'intango ya karunyinya n'amashure meza cane. Amwe yubatse m'uburyo bw'igorofa ayandi ni m'uburyo busanzwe ariko akaba asize irangi ryera. Hari n'igiti kinini cane gisagaraye gitey'igomwe ukaryohegwa cane iyo ucicayemwo wugamye akazuba.

ni ku mugoroba abanyeshuri bariko barataha kankindi numwe muri abo banyeshuri biga kuri ryo ishure ritoya irya kiziguro bariko barataha banezerewe kuko bize neza kandi biga heza eka n'imodoka ibunguruza

Isomero ryo ku ishuri y'itoyi risa neza cane ni isomero tubona ye ko rishagije ririmwo intebe n'imeza vyiza cyane rikaba ririmwo amadirisha atanga akayaga n'umuco abanyeshure bakiga babona neza bisanzuye.

Ishuri ry'intango rya karuri ni ishuri ryubatswe neza hakoreshejwe amatafari ahiye inyuma y'amasomero hari ikibuga gikoze neza gisizwemo n'isima ari naho abagendera ishuri bashobora gushikira ndetse bagashobora gusigaho imodoka zabo.

Ishure ryisumbuye rya gatagara n'ishure ryakira abana bose ridacaguye ku iryishure rirerekana ko rirangwa n'imico myiza ritegura abana kugira ngo bazobe abana beza igihugu gikeneye, kuko kazoza gagaze ku bana b'abanyeshure.

Ishure ry'intango ryawe uzira canda hubatswe ishure ryiza cane rizitiye uruzitiro rukaba rusize irangi ry'amabara atandukanye inyuma y'uruzitiro hari ibibuga ni vyo bibuga bikaba birimwo ibikinisho abana bifashisha mu gihe bagiye mukaruhuko.

Abanyeshure bo kwishuri ritoyi rya mweranda martino bagira baje mu buruhuko imbere yo kuja mu buruhuko bwa pasika ba ronse abashitsi baje kubagira umusi mukuru bakaba bakoraniye mu cumba c'amanama n'imyidagaduro bose banezerewe.

Isomero ryo kw'ishure ritoyi ryitiriwe mutagatifu Ignace, nta banyeshure barimwo ariko biboneka ko ari ishure risa neza, harimwo intebe nkeyi hakabamwo n'ikibaho gifise ibara ry'urwatsi rutoto.

Ishure ritoye rya randa ni ishure riri hafi y'ikaburimbo ni ishure ryubatswe hagati y'ibiti biboneka yuko ivyo biti bitanga akayaga abanyeshure bakiga neza ata bushuhe gutyo bakabona gufata neza mu mutwe ivyo bariko bariga.

Abanyeshure iyo bari kw'ishure babwirizwa kumenyerezwa nogukora ibikorwa vy'isuku, kuri rino shure har 'amasomero menshi , iruhande yaryo naho hari ikibuga ciza giteyemwo utwatsi, ndetse n'ibiti, abanyeshure rero babwirizwa kugira uruhara nabo kugirir'isuku ico kibanza.

Mu mashure y'intango na ho nyene bariga ivyo ubuhinga ivyo babitangura hakirikare, kuko biboneka yuko ari ibintu bifise akamaro bifashe umwana amaze gukura bikamufasha no kwibeshaho azi gutegura ubuzima bwiwe neza.

Ishuri ryiza cane ryubatse ku mutumba wa Rabiro, iryo shure abavyeyi n'abana bararyishimiye, kuko ryabapfunyiye urugendo ryaje hageze riragutse rifise amasomero menshi rikagira n'ikibuga kininiya, kandi gisize isima bituma abana baticafuza iyo bariko barakina.

Mbega ishure ryiza we ni ishure ry'intango, ariko uhakwa kutavyemera ryubatswe mu buryo bw'i gorofa rigeretse kabiri rikaba risize amarangi meza cane abanyeshure bahigira bararyishimiye cane.

Ishure riteweye iryakayenzi nishure ryubatse neza cane rigizwe n'amasomero menshi atonze umurongo imbere yayo hakaba hari akayira kaniniya bacamwo bava mw'isomero baja murindi imbere yayo na honehubatse neza biboneka ko ata vyondo bihaba.

Ishure ry'intango ryari urwiza ya mbere risa neza rigizwe n'amasomero menshi atandukanye amwe asize ibara ryera, ndetse harimo na yandi yubatswe mu buryo bw'i gorofa hari n'igiti kinini yiya gisagaraye gifise amababi y'urwatsi rutoto hakaba nutwatsi dusa neza abana bashobora kuruhukiramwo.

Iyo ishure rizitiye bituma bagabanya akajagari ku mashure bano banyeshure bari kw'ishure, ariko, kandi ntibashobora gusohoka uko babishatse bituma abigisha babakurikirana neza, kubera ko ata kajagari kahari

Icigwa c' ubuhinga ngurukanabumenyi kirigishwa no kuva mu mashure y' intango NAHIMANA yiga mu mwaka wa gatanu ariko aramaze gutangura kumenya kwugurura imashini nyabwonko agashobora gukora nawe ubushakashatsi bwo kugwego ariko.

Ishure ry'intango rya Mugendo, n'ishure rya kera cane. Rimaze kuramura abanyeshure batari bake. Naho rifise ibiti imbere muri ryo bitanga akayaga, ryari rikwiye gusanurwa kuko biboneka ko rimaze gusaza.

Abanyeshure bagendana ubumuga bwo kutavuga nabo nyene barahabwa akaryo ko kwigana n'abandi , barigishwa ibimenyetso bakoresha n'indome bihura gurtyo bagashobora gukora ijambo n'iryungane bakaganira bifashishije ivyo bimenyetso.

Icumba co gusomeramwo ibitabo, ariko icumba kidafashwe neza ibitabo biri mu kajagari birarundarunze ntibitondetse neza akabati karahari, ariko biboneka yuko kadakoreshwa ico kagenewe.

Iyo umwana afise ibikoresho bitandukanye, ashobora gukora utuntu twinshi. Iyo afise nk'ikaye yo gucapa akagira n'amakaramu y'amabara atandukanye ashobora kwerekana ingabirano afise kandi utaruzizi umwana rero ni vyiza yuko aronswa uburyo bwo kugira ngo yerekane ingabirano afise.

Ibishusho n'ibindi bintu bifasha umwana kwiga iyo umwana abiravye arasamara akagirako anabifata mu mutwe kwishure ritoya rya rutana bashize ibishusho ku ruzitiro rw'ishure iyo abana bahashitse babiraba ku munsi ku munsi bigatuma babifata no mu mutwe.

amasomero aratandukanye cane iri n'isomero ryo kwishure ry'intango ryitiriwe ababikira bene mariya n'isomero ryiza cane ririmwo ibikoresho vyinshi abana bakenera bakavyifashisha kugira ngo bumve neza ivyigwa bariko bariga

Ishuri ritoye rya Rugarama, ni ishuri rihetutse kwubakwa vuba. Ryubatswe mu buryo bwa kijambere, n'amatafara ahiye. Inzug n'amadirisha bikaba bikozwe mu vyuma kandi bisize akarangi keza. Imbere y'amasomero naho nyene hasiz isima hasa neza.

Ishure ryiza ryo mu Rumonge, ni ishure rifise uruzitiro rikaba rifise n'amarembo maniniya yugagwa, ayo marembo kur'uno musi aruguruye kuko abavyeyi ariho baramutse baza kuraba amanota y'igice ca kabiri cuwu mwaka abana baronse kugira ngo baje mu buruhuko.

Agakoko ka kijambere kagenewe gutabwamwo imicafu gafise ibara ry'urwatsi rutoto ako rero kabwirizwa kuba ku mashuri yose y'intango ndetse nayisumbuye kugira ngo abana bamenyereze kugira isuku aho bari hose.

ishure ry'intango ryo ku mugina riherutse kubakwa vuba cane, iryo shure ryubatswe mu mugambi w'ibikorwa rusangi, rikaba rimaze no kuzitirwa, rikikijwe n'ibiti vyinshi, abana bakaba biteze ko rije kubasahiriza, na cane cane ribapfunyirira urugendo rurerure bahora bakora.

Mw'isomero, abanyeshuri biga indimi zitandukanye hatibagiwe n'ikirundi. Umuntu yo kwibaza ngo ikirundi babakizi? ariko ari harih'ivyo baba bakeneye kumenya bizobafasha mu buzima. Kwiga ikirundi rero n'ibintu vyiza cane kuko bifasha kubungabunga imico nakaranga vy'abarundi.

Ishuri ritoyi rya Kigufi nishuri rigizwe n'amasomero menshi atandukanye hagati y'ayo masomero hari ikibuga ciza cane cubatswe neza kandi kinini cy'umupira w'amaboko umwe wo kudundadunda umupira batera hejuru mu kugira binjize.

Igihe gitakaye ntigisubira kuboneka. Iyutaye umwanya utaye ibintu vyinshi. Nico gituma mu mashure yose biga gusoma isaha no kwiga gukoresha ikintu cose ku mwanya waco ivyo bikigishwa kuva mu mashure y'intango mu yisumbuye ndetse no muri Kaminuza.

Isomero ryagutse ririmwo intebe nkeyi. Ni isomero ata munyeshure abonekamwo canke umwigisha. Ico bikoze, ni isomero ryiza, ryagutse, rifise amadirisha manini manini, atanga umuco n'akayaga bikwiye.

Ishure ryisumbuye rya komine Murambi. N'ishure rya kera ariko rigifise akarangi kera . Nta banyeshure bahari ariko biboneka yuko batashe bakoze isuku kuko hasa neza.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe Umweranda Tereza ni ishure ryiza cane. Ririmwo amasomero menshi asa neza, hakaba harimwo n'ikibuga gitewemwo utwatsi. Utwatsi biboneka y'uko badukorera isuku kuko badukata ku munsi ku munsi.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Mariko ni ishure risa neza, rifise amasomero menshi cane; rikikujwe n'ibiti vyinshi bitanga akayaga, hagati y'amasomero hari utuyira n'ikibuga, ata mwanda urimwo; vyerekana y'uko umwana adashobora gutaha yicafuje.

Icumba co gusomeramwo ibitabo, kiboneko y'uko kidafashwe neza. Mu bitabo harimwo imisego yo kuryamako n'ibindi bintu bitabwirizwa kuba muri ico cumba. Ico cumba rero, nticofasha neza abanyeshure mu gihe baje gusoma. Vyari bikwiye ko batandukanya ibitabo n'ibindi bidakenewe muri ico cumba.

Iruhande y'ivyigwa bigishwa mw'ishure, abanyeshure bo mumashure yisumbuye babwirizwa no kumenyerezwa gufata neza ibikoresho, kuririno shure, abanyeshure baramenaguye amadirisha, ibi rero bishobora kubagirira ingaruka, hashobora kuza abasuma bakabiba canke nabo bari no mw'ishure umuyaga ukabagirira nabi.

Ishure ryisumbuye rya Banda, ryubatse mu biti vyinshi. Nta banyeshure baboneka ariko haboneka akayira kaniniya karimwo udutafari abana bagenderako, hakaboneka kandi n'ibendera ry'igihugu.

Isuku nico kintu kirang' abanyeshure bo kwishure ry isumbuye ryitiriwe Umweranda Yozefu, kuriryo shure, har' ikibuga kininiya. Iy' abanyeshure bahejeje gukina harih' ahobategekanirijwe gukara, hakaba hashizw'ivyangobwa vyose kugira bakarabe basubire mw'ishure basa neza.

Ishure ryisumbuye rya Busiga rigizwe n' amasomero menshi atandukanye amwe akaba yubatswe mu buryo busanzwe ayandi akaba yubatswe muburyo bw' igorofa hagati yayo masomero hari ikibuga kininiya ndetse hakaba harimwo n' uduti dutanga akayaga.

Ishure ryiza cane ryisumbuye rifise amasomero make, ariko hasa neza cane amasomero asize amarangi atukura n'iryo umuhondo, ariko imbere y'amasomero hari ibiti vyinshi vy'amashurwe bika se neza hakaba n'utwatsire duka se neza.

Akayira ka niniya kari imbere y'amasomero aho akayira gahuza isomero n'irindi kakaba gasakaye ku buryo ata munyeshure canke umurezi yonyagirwa, ariko arava mw'isomero aja mu rindi imbere y'amasomero hari inkingi zisiz' amabara meza cane y'ubururu.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe abafurera bene polo n ishure biga neza cane risa neza ryubatse mu buryo bw'i gorofa hanze nta gakacira abanyeshure bare mw'ishure bariko bariga bashirutse umwete.

Ishure ryiza ry' isumbuye rya Rurambi .Ni ishure ryiza imbere n' inyuma , Kuko risize irangi ryera .Haboneka abantu benshi ,harimwo abakuze n' abakiri bato. Bishoboka ko arabarezi bariko baraba ko abanyeshure babo biga neza .

Ishure ryisumbuye, risa neza. Naho haboneka uruhande rumwe, biraboneka yuko ari ishuri risa neza, ryubakishije ibikoresho biramba, nk'amatafari ahiye, imiryango n'amadirisha y'ivyuma. Imbere yaho hari amabuye, kandi biboneka ko hakorerwa isuku, ku munsi ku munsi.

Ishure ryisumbuye rya kajeri ni ishure ryubatswe vuba biboneka yuko rikiri mu ntango ntiriramenyera nta n'amasomero meza ahari eka n'ikibuga biboneka yuko cuzuyemwo ivyondo ikitavuzwe co ni igihe imvura yaguye.

Ishure ritoyi ryitiriwe mutagatifu Odasi ni ishure ryiza cane ryakira abanyeshure kuva kera. Kubera ubwinshi bw'abana, ubuyobozi bw'ishure bwahavuye bwigira inama y'ukwagura iryo shure, bakaba bariko barubaka izindi nyubakwa mu buryo bw'igorofa kandi ibikogwa bikaba bigeze kure.

Ishure ryisumbuye ryo ku Muzenga. Ni ishure riri hejuru ku musozi, nta banyeshure baboneka kuko hasa nuko ari ku mugoroba n'izuba ririko rirarenga. Ariko gusa imbere y'iryo shure, hahagaze n'imodoka ishoboka ko yoba ari iy'umuyobozi.

Ishure ryisumbuye ryo ku ntamba ni ishure riherutse kwagurwa ryahorarigizwe n'amasomero yubatswe mu buryo busanzwe, ariko, ubu hakabahongewe ko ayandi masomero yubatswe mu buryo bw'i gorofa hari ikibuga kinini yiyo abana bakiniramwo gikaba gikikujwe n'ibiti muri ico kibuga habonekamwo, kandi n'ibendera ry'igihugu iriko rirahungabana.

Ishure ryiza ryisumbuye ryubatse neza hakoreshejwe ibikoresho biramba amabuye inzugi n' amadirisha bikozwe muvyuma eka isakaje amabati ameze neza iruhande y' iri shure hari ibiti bitanga akayaga n' igitutu.

Ishure ryisumbuye risa neza cane hari inyubako nyinshi zimwe zigizwe n' amasomero izindi zikagigwa n' ibiro bakoreramwo zifise ikibuga kininiya cane muri ico kibuga hakaba hashinze n' igiti kiriko ibendera ry' igihugu.

Ishure ry'isumbuye rya Rugazi, hari amasomero menshi hakaba n'ikibuga kininiya. Hampande y'ikibuga hari utwatsi, hakaba uduti tw'amashurwe. Ivio vyose bikazana akayaga keza bigatuma abanyeshure biga borohewe.

Kw'ishure ryisumbuye rya Komine Nyabihanga, inyuma y'inzu yo gutekeramwo ibifungurwa vy'abanyeshure hari akarima k'igikoni, ako karima k'igikoni karimwo imboga zitandukanye. Imboga rero n'ingirakamaro ku magara y'umwana.

Ishure ryisumbuye rigiye kwubakwa. Nta masomero menshi aboneka, ariko haboneka inzu zimwe zimwe, zimaze gutangura kwubakwa, harimwo utuzu twa surwumwe. Hari ikibuga kininiya cane, hakaba hakikujwe n'ibiti. Ishure rizoba ryiza cane.

Kumashure yisumbuye har’ibibanza bitekegwamwo infungurwa abanyeshure bafungura. Ivyo bibanza bibwirizwa gukoregwa isuku. Hari ibikono bininiya batekamwo infungugwa. Ivyo bikono bibwirizwa kwozwa buri musi bigakoregwa isuku kugirango ntibitere ingwara abanyeshure.

Har' amashur' amw' amwe birukan' abanyeshur' iyo badakwij' ibisabwa, bano banyeshure bicaye hanze, bariko barasamara mugih' abandi barimwishure. Sivyiza rero yuk' umwan' agiye kwishure asohogwa, yotum' ahabw' ibindi bihano, imbere yuko yirukanwa.

Ishure ry'isumbuye ryo kuri paruwase i Nyabikere, n'ishure rifise ikibuga kininiya rikaba rikikijwe nibiti vyinshi bisagaraye. Ivyo biti bifise amashami afise ibara ry'urwatsi rutoro. Bikaba bibonekako yuko aho hantu hari akayaga keza.

Ishure ryiza cane ry'isumbuye ryubatswe muburyo bwakijambere bw igorofa, hakaba hategekanijwe yuko hashobora kwakir' abanyeshure benshi kandi mu kibanza gitoyi, kubaka rero muburyo bwigorofa bitum' uzigany' ikibanza.

Umwuga wo kubarira ututnze abantu benshi. NAHIMANA yabonye umubanyi wiwe yiyigiye umwuga wo kubarira, ku musi ku musi atabura abo yakira, atabura amafaranga. Nawe aca yigira inama yo kuja kwiga kubarira, ubu akaba atanguye kubimenya.

Ishuri ryiza rya Murama ryubatswe mu buryo bw'igorofa rikikujwe n'ibiti vyishi bifise amababi y'urwatsi rutoto hagati mu kibuga kininiya hari igiti kininiya gifise mashami abiri hakaba harimwo n'ibendera ry'igihugu.

Ishuri ryisumbuye ryitiriwe umweranda Agustin n'ishuri ryiza cane rigizwe n'amasomero meshi kandi asize irangi ryera n'iritukura imbere yiryo shuri hari ikibuga kininiya kikaba kirimwo imodoka ndetse n'ibendera.

Ishure ry'isumbuye rya Gitwenge, abanyeshuri bari mwisomero. Umwigisha wabo Kanziza ariko arabasigurira. Biboneka yuko Ari ishure ryoroshe kwigisha kuko ririmwo abana bake birorohera umwigisha kubakurikirana neza.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku musozi hejuru. Rikikijwe n'ibiti, eka n'imbere yaryo hari ibiti bininibinini n'utundi duti dutoyi. Hari abantu bahagaze, biboneka y'uko ari abarezi bacungereye ko abanyeshure biga neza.

Ishure ryisumbuye rya komine Rumonge. Riri ahantu heza kw'ibarabara ry'ikaburimbo. Ariko iryo shure nta ruzitiro rifise. Ivyo rero si vyiza cane kuko usanga hari abana bishinga basamara, basamarira ibihita mw'ibarabara.

Amashure yisumbuye yakomine buganda yubatswe mu rwego rw'ibikorwa rusangi abanyagihugu bakaba baterereye amaboko yabo reta na yo ibaterera umusima n'amabati iryo shure ryaraheze, ubu rikaba risa neza rifise inzugi ninkingi bisize irangi ry'ubururu.

Mu vyo abanyeshure biga harimwo n'isuku abanyeshure bo mwaka w'icenda wishure shingiro kw'ishure rya rurwiza batashe, ariko basize bakoze isuku mw'ishure ryabo barikorofye intebe zitonze neza ejo bazotonda hasa neza.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mugendo, n'ishure risa neza ryubatswe mu buryo bw'igorofa, kuri iryo shure hari n'imodoka yunguruza abanyeshure iyo batashe, ariko bikaboneka yuko hadakorerwa isuku neza, hari n'amabuye ashobora gukomeretsa abanyeshure mu gihe atokurwa aho abanyeshure baca.

Ishure ryisumbuye rya Musema ni ishure rya kera cane. Ryubatse mu biti, rikaba rimaze no kuramura abanyeshure batatu bake. Mu kibuga c'iryo shure, hari igiti kininiya, kiri ndetse no mu vyaranze kahise k'igihugu.

Ishure ryisumbuye rifise amasomero menshi, amwe yubatswe muburyo busanzwe ayandi yubatswe muburyo bw'igorofa, hari abanyeshure benshi bari mukibuga, ico kibuga kikaba kigizwe n'impande zibiri, ruhande rumwe rurimwo utwatsi, urundi narwo ntatwatsi turimwo.

Ishuri ryiza rya Mugongo ryubatswe mu buryo bw'igorofa imbere yaryo naho hakaba hari ikibuga kininiya gisizemwo n'isima nta vyondo bishobora ku haboneka ku ruhande hari igiti gisagaraye gitanga akayaga keza.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda inyansi wa royora, n'ishure ryubatse neza muburyo bwakijambere bw'igorofa, ariko rero ikiboneka n'uko ntibategekanije aho abagendana ubumuga bashobora guca, bikaboneka y'uko bishobora kubagora gushika mu masomero ari hejuru mw'igorofa.

Ishure ry' isumbuye rya Kaniga, kuriryo shure habonek' uruhome gusa rw' inyuma bikaboneka k' iryoshure ryubatse muburyo bukomeye hakoreshejw' amatafar' ahiye, ariko gusa n' ishure riboneka ko rimaze gusaza nkuko biboneka kumabati hejuru, ariko kandi hari n' ibiti bitang' akayaga.

Ishure ryisumbuye rya komine giteranyi rigizwe namasomero menshi atonze kumurongo imbere yaryo hakaba ikibuga kininiya gifasha abana kwinonora imitsi no kwinezereza abanyeshure ntabahari bishoboka ko bari mu buruhuko ariko n’ishure ryiza.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Mikayeli. Ni ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, rikaba risakaye ku buryo utonyagirwa mu gihe uva mw'isomero rimwe uja mu rindi. Hari n'uduti twiza tw'amashugwe imbere yaryo.

Ururimi rw'ikirundi ni ururimi umwana w'umunyeshure abwirizwa kumenya kwandika no kuvuga neza. Ivyo bizotuma akura azi imico n'akaranga vyaranze abasokuru, nawe akazoguma abiteza imbere, bigateza imbere igihugu c'Uburundi n'imico yaco.

Ishure ryisumbuye ryitiruwe umwera ndakarori n'ishure ryiza cane ryubatse neza risukuye, kandi rifata neza abana ishimwe ni umwana eronse akarya kukwiga kuri iryo shure aranezerewe cane akaba ashitse kuri iryo shure atangura kugyihwe eza ingene ryubatse mu buryo bw'i gorofa atangura kwihweza ibendera n'igiti kihateye aranezererwa cane.

Ishure ryisumbuye rya Gitwe. Ni ishure ryiza cane ryubatse mu buryo bw'igorofa , iruhande yaryo hari igiti kirekire gishamitse rimwe n'ibindi bisagaraye. Mu kibuga kininiya hari igiti gihungabanako ibendera ry'igihugu.

Ishure ryiza cane ryubatswe mu buryo bw'igorofa iruhande yaryo hari ikibuga kininiya iyo abana bavuye mw'ishure barasohoka bakinezereza bagafata akayaga bagasubira mw'ishure baruhuriye umutwe bashobora kwiga neza.

Kwishure ryisumbuye rya Murambi ni ishure hari ikibuga kininiya cane iryo shure kandi ryubatse mubiti hakaba hari ibiti vyinshi hisagaraye bitanga akayaga umwana Ariko ariga araronka akayaga gahagije nagitutu bituma yiga neza.

Iyo umunyeshure yize neza arabazwa kandi akaronka amanota meza, murikino kibazo c'ikirundi nahimana aranezerewe cane kuko yasanzeko ivyo bamubajije vyose yarabizi kuko yavyize neza abifata kumutwe.

Ishure ryiza cane ryitiriwe unweranda Bosiko. Ryubatswe neza cane muburyo bugezweho bw’igorofa, rikaba risizwe amarangi meza cane. Imbere yaryo har’igiti gisagaraye gitang’akayaga n’agatutu. Abanyeshure bagashobora kwiga atabushuhe.

Iruhande y' ivyigw' abanyeshure bo mu mashure y' isumbuye bigishwa, barigishwa kandi no gukingir' ibidukikije, hano har' ibiti bitobito bitandukanye bateguye kugira ngo bashobore kuza barasubiriz' ivyaciwe.

Isomero ridakwije ivya ngombwa. Naho ryubakishijwe amatafari ahiye, iri somero riraga. Ntirigira amadirisha, ntirigira akayaga. Biboneka ko abana boryigiramwo batokwiga neza kubera batohumeka neza.

Ishure ryisumbuye rya murama kankindi, ariko aragendagenda murizo nyubakoazi ryo shure akaba anezerewe cane kubo na yaronse akarya ko kwigisha kuri iryo shure, kuko n'ishure ryigisha neza risa neza biboneka ko rifitiye kazoza abana ana.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe mutagatifu karori, ni ishure ryiza cane rifise uruzitiro, rifise ya marembo maniniya bugara, iyo umwana yinjiye abari mu mutekano nta ngere arashika akigatekanye acecetse, kandi abigisha ba bamukurikirana neza.

Ishure ryisumbuye rya Ruhongore, ni ishure rya kera cane, ryubatswe ku babirigi. ariko iryo shure rikikujwe n'ibiti vyinshi kandi vyiza bitanga akayaga, imbere yaryo hakaba hari ikibuga kininiya.

Ishure ryisumbuye rya Murama rifatanya kwigisha no kubungabunga ibidukikije ni ishure ryiza cane rifise inyubako nyinshi reka muri iryo shure hakaba harimwo n'igiti gisagaraye gifise amababi afise ibara ry'urwatsi rutoto.

Ishuri ryisumbuye rya karurambi n'ishure ryatangure ar'amasomero makeya gusa yubatswe m'uburyo busanzwe. Ariko kuber'ubwinshi bw'abanyeshuri; abayobozii bigiriye inama yokuryagura batangura kwubaka ayandi masomero yomwigorofa. Mukibuga hari idarapo ririko rirahungabana.

Mw'isomero ryo mw'ishure ryisumbuye. Muri iryo somero haboneka ikibanza umwigisha ahagararako ariko arigisha bikaba biboneka neza y'uko umwigisha iyo ahagaze iruhande y'ikibaho abanyeshure bamubona neza kuko harakirurutse. Hari n'imeza umwigisha akoresha, hakaba haboneka n'intebe imwe mu zo abanyeshure bicarako.

Mw'isomero harimwo intebe nyishi cane. Biboneka ko ryigamwo abanyeshure benshi. Bishoboka ko biba bitoroshe ko umwigisha abakwirikirana bose. Vyari bikwiye rero ko abanyeshure bo mw'iri somero babacamwo kubiri kugira ngo umwigisha ashobore kubakwirikirana neza.

Ishuri ryisumbuye ryubatswe m'uburyo bwakijambere n'ibikoresho biramba, nk'amatafari ahiye n'isima, imiryango n'amadirisha ndetse n'inkingi n'ivyuma. Imbere yamasomero har'inzira niniya ihuza isomero n'irindi. Hakaba hasa neza hateye n'uduti tw'amashugwe.

Uruhome rw’ishure ryubatse neza , ruzitiye ruriko ivyuma ariko biboneka yuko rutakingiwe neza kuko ibiyo vyamaze kumenagurwa. Vyari bikwiye yuko abarikoresha baryitaho cane, bakabikingira.

Uruhome rw'ishure ryubatswe neza hakoreshejwe amatafari ahiye amadirisha na yo akaba, ariko ivyuma, ariko biboneka ko ritafashwe neza, kuko ibi yo bimaze kumenagurwa vyari bikwiye ko ishure mwene iri rifatwa neza, ndetse bakamenyereza n'abanyeshure gufata neza ibikoresho vy'ishure.

Ishure ryiza cane ryisumbuye ryegukira abafurera bene yosefu ni ishure rifise akayira kaniniya gaca imbere y'amasomero ku buryo umuntu ashabara ukuva mw'isomero aja murindi atanyagiwe kuberako hasakaye haboneka nuga azi umuntu adugirako.

Kera hari abana baja kw'ishure, ariko ntibashikeyo bakashika mu nzira bagatangura kwikinira hagira ku mugoroba bagataha mu vyakibaza ngo bavuye kw'ishure na ho shwi abarezi rero n'abayobozi barakwiye kurikanura bakarabako abana bara mukiwe kw'ishure bahashitse, kandi bize neza.

Uturima tw'igikoni turakenewe cane ku mashure. Muri utwo turima tw'igikoni, usangamwo imboga zitandukanye. Iyo abanyeshure bariye imboga, bamererwa neza, bahagira amagara meza, bakiga neza, ndetse bakabona n'amanota meza mw'ishure.

Ishure ryisumbuye ry'i Nyarurambi ryubatse neza. Ryubatse hagati y'ibiti bifise ibara ry'urwatsi rutoto bitanga akayaga. Eka rirasukuye, imbere yaryo hasa neza hakaba harimwo n'idarapo ry'igihugu.

Amashuri yisumbuye abwiza kubakwa ahantu hitanguye hategereye utuguriro n'ahantu ha c'abantu benshi, umwana yiga kw'ishure nkiri biragoye kugira ngo atera imbere, kuko haribimusamaza vyinshi biramubuza kwiga neza, kuko agumabana ibintu bantu ihirya no hino.

Ishure ryiza cane rya komine shombo. Ni ishure ryiza cane, biboneka y'uko rikorerwa isuku. Nta banyeshure bahari, bishoboka ko bari mu kiruhuko. N'aho biriko, bagiye bakoze isuku, bazogaruka basanga hasa neza.

Ishure ryisumbuye ry'imyuga rya ETS Kamenge n'ishure rya kera ryaramuye abanyeshure batari bake nubu riracakora ibikora inka. Inyuma yaryo hateye ibiti bisagaraye bifise amababi y'ugwatsi rutoto.

Ishure ryisumbuye rya kanyinya n'ishure rya kera cane imbere yaryo hari igiti kininiya cane gisharwa kuba kiri mu vyaranze kahise kouburundi hari n'ibendera ry'igihugu rimanitse imbere y'amasomero.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Inyasi wa Royora n'ishure ryiza cane rifise inyubako zigezweho zubatswe m'uburyo bw'amagorofa hakaba hari n'izindinzu zubastwe m'uburyo busanzwe. Imbere yazo hari n'ikibuga kininiya gisukuye.

Ishure ryisumbuye ryo ku murwa mukuru wa Bubanza ryahora munyubakwa zisanzwe ubu rikaba riherutse kwagurwa bakaba baherutse kwubaka irigeretse kabiri , abanyeshure ntabahari Ariko bazogaruka basanga ishure ryarahindutse baryishimira cane.

Kubaka muburyo bwigorofa ni uburyo bwo gukoresh neza ikibanza . Kw'ishure ry'isumbuye rya komine kinyinya uwo mugambi bawumvise kare, ishure ryubatswe muburyo bwigorofa , imbere yaryo hariho nahantu imodoka zishobora guhagarara, Hakaba hari nibendera ry’igihugu imbere yayo masomero.

Ku mashure yose habwirizwa kuba ibendera ry'igihugu. Ishure ryisumbuye rya komine Nyabiraba ni ishure ryubatse neza rifise n'imbuga niniya hagati mu kibuga biraboneka neza ko bamaze gushingamwo igiti c'idarapo rikaba ririko rirahungabana.

Isomero ririmwo intebe nziza, kandi naryone biboneka ko rikorofye neza. Ni isomero riboneka yuko rifise amadirisha atanga umuco ukwiye, kugirango abana bashobore kwiga atangorane.

Ishure rya Rwingoma ni ishuri rimazi imyaka myinshi. Ryatanguye ari amasomero abiri canke atatu, ariko kubera ubwinshi bw' abanyeshuri ryagiye riraguka. Ubu hageze aho bubaka inzu iri mu bwoko bw' igorofa, kugirango babashe kwakira abanyeshuri benshi bashoboka.

Amashure y'abigenga nayo nyene afise ikibanza kininiya mu ndero y'abana, kuko asahiriza amashure ya reta, kuko abana batera biyongera ku mwaka ku mwaka, rino shure rero ryitiriwe umweranda Karori, ryaje risahiriza amashure ya reta, abanyeshure bakaba baryishimye cane.

Ishube ryisumbuye rya ka rura inyinya rimaze igihe ryubatswe rira cubatswe mu mazu ari hasi gusa, ariko hasa neza hari ikibuga kininiya hakaba n'igiti kininiya gisagaraye riboneka ko gitanga akayaga n'agatutu io bo bikenewe.

Abarezi nabayobozi barakwiye gukurikirana neza indero yabana abana batatu babakobwa , bari hanze mugihe abandi banyeshure bari mwishure bariko bariga. Abana lero nibatakurikiranwa neza bashobora kuzobona amashure mabi mw'ishure.

Ishure ryisumbuye batazira mutagatifu ntoni nishure ryiza cane rikikujwe nibiti bitandukanye harimwo nigisagaraye gitanga akayaga imbere yiryoshure hari ikibuga ciza cane gisukuye

Ishure ryisumbuye ry'imyuga rya itese ikiryama ni ishure rya kera cane rimaze kuramura abanyeshuri batari bake ryubatse ahantu heza cane inyuma yaryo hateye ibigazi bitanga akayaga n'agatutu umunyeshuri ahize ashabora kwibeshaho, kubera abe yigiye umwuga.

Isomero ryo kw'ishure ryisumbuye rya Rugarika, isomero ryagutse rifise amadirisha atanga umuco ukwiye mw'isomero, mwiryo somero hariho intebe ndende abana bashobora kwicarako ari nka babiri canke batatu.

Ishure ryisumbuye rya Kigwena, n'ishure riherutse kwagurwa, ryubakwa mu buryo bw'igorofa rigeretse kabiri, abanyeshure bo kuri iri shure baranezerewe cane kuko risa neza, rikagira n'ikibuga kininiya co gukiniramwo.

Ikirangamisi c'ibibazo biheza igice ca kabiri c'umwaka w'ishure ni ikiranga misi cerekana yuko abanyeshure babwiza gukora cane, kuko bakora ku musi ku musi umunyeshure rero mu gihe c'ibibazo akabwiza kwitegura bikomeye kugira ngo abona manuta meza.

Ishure ryisumbuye rya s os ni ishure ryiza cane ryubase mu buryo bwa kija mbere imbere yaryo hasa neza ha sizisima haboneka n'abanyeshure bariko batambuka bambaye umwambaro w'ishure usa neza cane.

Ishure ryisumbuye rya mugano nishure ryiza, kandi rya kera riherereye ahantu mu biti vyinshi ivyo biti bikabitanga akayaga n'igitutu hari, kandi ikibuga kininiya abanyishure bashobokinirako, ndetse bagatemberamwo kugira ngo baria uhurira umutwe bashobore kwiga neza.

Rimwe mw'isomero ry'ishure gitoyi rya kiremba abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ufise ibara rya kaki bicaye mw'ishure baratekereje barikobumviriza umwigisha ari imbere, ariko arabigisha ni ishure risa neza rikorofye neza intebee zitondetse neza, kandi risiza amaranga meza.

Kwishure ryisumbuye rya nyakijima hari icumba co gusomeramwo ibitabo ariko rero naho kihari biboneka yuko kidatunganijwe neza harimwo intebe ariko zidapanze neza ziri mu Kajagari

Ishure ryisumbuye rya buyenzi ryubatswe mu buryo bwa kija mbere ni'igorofa rigeretse kabiri kuri iryo shure haboneka abanyeshure benshi cane bamwe bari ku ruhande rwo hasi abandi mw'igorofa ya mbere no mw'igorofa ya kabiri bose bakaba bambaye umwambaro w'ishure rasa neza cane.

Ishure ryisumbuye ryitiririwe umutagatifu inyace ryarahejejwe kwubakwa , nishure ryiza cane ,ryubatswe muburyo bwigorofa igeretse kabiri , abanyeshure bamwe baratanguye kuza kw'ishure bakaba bahagaze hejuru mwigorofa bariko barihweza Hirya no hino , imbere yamasomero hari ikibuga kinini cane gisa neza gisize Isima isukuye.

I ruhande y'ivyibwa bigamye ishure abanyeshure bo mu mashuri yisumbuye bararonka akaryo ko kwerekana ingabirano zabo mu kibuga kininiya umunyeshure agiye kubategurira indirimbo abandi mu mwambaro w'ishure bahagaze hirya no hino bararindiriye kuraba ingabarano z'uwo mwana.

ishure ryiza cane rya ruziba rino shure ryubakishijwe ibikoresho biramba nk'amatafari ahiye reka rikaba ryubatswe mu buryo bw'igorofa hagati y'amasomero hari ikibuga kininiya hakaba haboneka n'imodoka itwara abanyeshure

Ishure ryisumbuye rya Kigozi. kuri iri shure biraboneka y'uko risa neza kuko n'ibidukikije bifashwe neza. Hari amasomero meza cane, hakaba n'igiti gisagaraye, gifise amababi y'urwatsi rutoto, biboneka y'uko citaweho gikorerwa neza.

Mbega ishure ryiza we! ni ishure ryiza cane rizitiye rifise n'amarembo maniniya. Iyo umwana yinjiye barugara umwana akaba ari mu mutekano. Ndetse umwana yama yibaza ko niyaceregwa bamwugaranira inyuma. Ivyo bigatuma umwana yama ashikira kwisaha.

Ishure ry'isumbuye rya Ngendo ni ishure ryatanguye rifise abana bake ariko uko imyaka yagiye iragenda niko n'abanyeshure bagiye bariyongera gushika naho amasomero atakibakwira ubu rero bamaze gutangura kubaka izindi nyubakwa z'igorofa ndetse izo nyubakwa zikaba zigeze ku rwego rushimishije.

Mbega ishure ryiza we! Iri shure uryinjiyemwo ushikira ahantu Hari utwatsi dusa neza dukase neza harimwo ibiti, ibiti bitanga akayaga uriko uratamnuka utambukira ku dutafari twubatse neza ivyondo ntaho mwohurira amasomero nayo ni menshi kandi asa neza.

Isomero risa neza cane ryo mw'isshure yisumbuye. Isomero ryagutse, ririmwo intebe zagutse kandi zitandukanye. Ivyo bigatuma akayaga kaba gakwiye mw'ishure. Eka hari n'ibibaho vyinshi, bituma umwigisha yandika neza atandukanije, gutyo bikorohera abanyeshure kubisoma.

Ishure ryisumbuye ribwirizwa kuba rifise amazi menshi kuko abanyeshure bayakenera cane, rino shure ryariteguye kuko ryubatse aho rifatira amazi n'ayimvura bagashobora kuyakoresha mu gihe c'ici.

Ishure ryisumbuye rya komine gisuru ni ishure riri ahantu heza cane rikikujwe n'ibiti bitanga akayaga rifise ikibuga kininiya abana bakiniramwo muri ico kibuga hakaba, hariko hahungabana ibendera ry'igihugu.

Ishure ryisumbuye rya Buhiga n'ishure rya kera rifise amasomero menshi, hari ikibuga kininiya, ndetse no mu kibuga hakaba hari igiti gisagaraye gifise amashami afise ibara ry'urwatsi rutoto.

Ishure ryiza ryisumbuye rigizwe n'amasomero menshi arabana hagati y'ayo masomero hakabamwo utwatsi biboneka yuko twumye, ariko dukorerwa isuku bikaboneka neza yuko abanyeshure bo kuri ishure biga neza cane .

Ishure ryisumbuye ry'amabanda n'ishure ryubatse ahantu haniniya ariko bakaba bakoresheje ikibanza gito kuko ryubatse mu buryo bw'igorofa, rifise ikibuga kininiya muri ico kibuga hakaba habonekamwo imodoka n'ibendera ririko rirahungabana.

Ishure ry'imyuga rya kiryama n'ishure rya kera cane rimaze gufasha abatari bake, kuko abahehejeje basohoka baza umuga bashobora kuja kwibeshaho rikikujwe n'ibiti vyinshi, kandi vyiza bitanke akayaga n'igitutu.

ishure ryisumbuye rya Butanyerera ryubatse ahanu heza hari ibiti bitanga kayaga n'igitutu hakaba hari n'ikibuga kininiiya amasomero ni meza asa neza kandi aragutse ivyo bigafasha abana bahiga kwiga bamerewe neza.

Kw'ishure ryisumbuye rya Gatenga ya mbere mwigisha Ndikumana ashika kare cane akaba arategura isomero ryiwe, akandika itariki z'umunsi tugeze ko. Abanyeshuri nabo bashika, bagakora nk'uko nyene; bigatuma badatakaza umwanya.

Ishure ryiza kandi rinini rifise amasomero menshi, rifise ikibuga kininiya, harimwo abariko baragendagenda muri ico kibuga ariko abana benshi bahagaze imbere y'amasomero yabo kubera ko mu kibuga ata biti biriho kugira ngo bikingemwo akazuba.

Kumenya ingene umubiri w'umuntu wubatse ni icigwa abana babwiriza kwiga bakamenya neza kugirango bamenye ingene bifata n'ingene bokwigenza ivyo bokwirinda n'ivyo batarekuriwe gukorera umubiri wabo.

Ishure ry'isumbuye rya komine Gitaramuka .Nikuze yiga mu mwaka w'ishure w'amashure shingiro akaba anezerewe cane iyo aje kwiga kw'iryo shure kuko ar'ishure ryiza rifise n'ikibuga kininiya hari nigiti kininiya mu kibuga hagati ,gitanka kayaga keza.

ishure rya Karurama, n'ishure ryiza cane ryubatse kuru wo mutumba, rikaba rifise ikibuga kinini iya Abanyeshuri bashobora gukinira ko, hari nuduti dutanga akayaga ndetse abana bagashobora kutugamamwo izuba mu gihe ari ryinshi.

Ishure ryisumbuye ryubatswe mu buryo bwa kijambere bw'igorofa. Ryubakishijwe amatafari ahiye hakaba hari n'akayira kaniniya kagizwe n'ingazi umuntu adondagira ko agiye mu masomero yo hejuru.

Kw' ishure ritoyi rya Kibimba, mwigisha Ntakarutimana yigisha mu mwaka wa kane. Iyo ashitse mw' ishure ikintu ca mbere akora ni uguhanagura ikibaho kigasa neza, akandika itariki y'umunsi. Abana nabo akabamenyereza kwandika neza mu makaye yabo, kandi babanje kwandika itariki no guca n'umurongo.

Ushobora kutavyemera ari ko rino ni ishure ryisumbuye ryubatse ku mugwa mukuru w'intara ya gitega nishure ryubatse ku buhinga bwa kija mbere rikaba ari i gorofa rigeretse kabiri abanyeshuri ni benshi na bo nyene bakaba banezerwa kubona biga kuri iryo shure.

Abanyeshure ba kaminuza bari mu cumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza bariko baraterateranya utuntu bafashanya mu migwi baza gusohoka muri ico cumba bafise ico berekana bakoze, kuko biboneka yuko bashize kumwete.

Abanyeshure benshi bo muri kaminuza, bicaye mw'isomero bariko bariga. Ni isomero ritoyi, ariko kubera ko biga bakuze bazi ico bakora, ntawusamara. Umwe wese yicaye kuntebe yiwe, akaba ariko akurukira yitonze umwigisha.

Kaminuza ni ishure rihuriramwo n'abantu benshi cane b'imico itandukanye, abakiri bato ndetse n'abamaze gukura. Muri kino cumba c'isomero rya kaminuza, harimwo abantu benshi bariko bariga, bakurikira umwigisha, kandi biboneka yuko batekanye bariko barakurikira.

Abanyeshure bo muri kaminuza bakenera kuja mu vyumba vyo gusomeramwo ibitabo kugira ngo barahura ubwenge, naho imana yiga muri kaminuza akaba, ndetse mu misiri imbere azoba ahejeje kaminuza, ubu rero, ariko arakora ubushakashane tsi mubitabo bikabonekako n'abigisha biwe bariko baramufasha.

Abanyeshure ba kaminuza bariko barimenyereza imyuga itandukanye bose bari mu cumba kininiya co kwimenyerezamwo hamwe n'ubushakashatsi bakaba bambaye amataburiya asa n'ubururu bose bariko bakoreraa mu migwi bafasha anya gutahura ivyo bize n'ingene bikorwa.

Abanyeshure benshi ba kaminuza bari mu cumba co kwimenyerezamwo n'ubushakashatsi. Bamwe bariko bakorera mu migwi basiguriranira, abandi bicaye ari babiri bakaba nabo bicaye ku meza imwe bafashanya uwundi nawe yicaye kwa wenyene akaba nawene ariko aragerageza ivyo abandi bariko barakora.

Kubaza n'umwuga utunze abantu beshi cane gose Habimana yize uwo mwuga ndetse ashika no muri kaminuza none ubu uramutunze cane kuko ashobora gukora ibintu vyishi bitandutakanye harimwo amameza intebe abantu bakunda gukenera.

Abanyeshure bo mur kaminuza nabanyeshure benshi bariko bigira mukumba gatoyi ariko rero ntaco bitwaye kuko baratekanye bariko bakurikira umwigisha wabo nakare biga bakuze ntawugora uwundi

Ishure ya Kaminuza hari imyuga itandunye. Abanyeshure bane bambaye amasarubeti afise ibara ry'ubururu, bariko barakora imyuga itandukanye. Biboneka yuko abanyeshure bazokwitunga nibamara guheza amashure.

Rugira na Himbaza bize ibijanye no gukora umuyagankuba muri kaminuza y'Uburundi bambaye amataburiya asa n'ubururu bakaba bambaye n'inkofero zibarinda impanuka zisa n'umuhondo, bariko baraterateranya intsinga kugira ngo bakore imuyagankuba.

Umwana yiga muri kaminuza aba amaze gukura, biraboneka yuko bano bana bakuze bazi ico bakora, bicaye mw'ishure bacecetse kandi bateze amatwi umwigisha wabo ahagaze imbere biboneka yuko ariko arabasigurira.

Abanyeshure ba kaminuza bahejeje amashure barimenyereza ivyo bize kubishira mu ngiro. Hari abanyeshure babiri bariko barimenyereza bari mu cumba c'ubushakashatsi n'ukwimenyereza. Bakaba bariko barafatanya ivyuma n'ibindi.

Ibikoresho vyishi bijanye n'imyuga na cane cane umwuga wo kubaza ibikoresho birafasha cane umunyeshuri yiga igisata kijanye no kubaza agashobora ku vyifashisha mu buzima bwa minsi yose.

Abanyeshure biza vyo ubwubatsi muri kaminuza, barikubarimenyereza uwo mwuga, bambaye amasarubeti y'ubururu n'inkofero zibarenda impanuka, zimwe ziratukura izindi zisa n'umuhondo, bari mu kibanza kizokwuba kwamwo inzu, bakaba bafise n'ibikoresho vy'ubwubatsi harimwo imigobozi n'igikoresho gipimako inzu igororotse.

Icigwa c' ubuhinga ngurukana bumenyi, n' icigwa kigezweho muri ino misi, abanyeshure batatu bo muri kaminuza bari mucumba c' ubushakashatsi, bafise ivyuma bigezweho bakaba bariko bakora ubushakashatsi.

Guteka navyonyene birigwa mw'ishure, kanyana yavyize muri kaminuza amaze guheza yugurura uburiro aho asanzwe adandariza, ariko araha ikaze abantu kugira ngo baje kumushorera, ndetse akaba ashobora kuja gufasha nomugihe c'imanza.

Abanyeshure bo muri kaminuza biga ubuhinga bwinshi bano bariko biga imyuga bakaba bari mu cumba co kwimenyererezamwo bambaye amasarubeti asa n'ubururu bakaba bariko baraba umwe muri bo, ariko arabereka ingene bikorwa.

Umunyeshure afise ingabirano afise mu gucapa umunyeshure ariko ariga ntumurabira kubiharuro igifaransa, n’icongereza ndetse n' ibindi kuko ashobora kuba afise ingabirano yoteza imbere abwirizwa rero guhabwa akaryo kugira ngo yerekane izo ngabirano.

Abanyeshure bakaminuza bize ibijanye n'ubuganga bari mubitaro barikumwe nu mwigisha wabo akaba ariko arabereka ingene bavura umurwayi baka mwitaho bakurikije ivyo bize mw'ishure.

Abanyeshure ba kaminuza bambaye amasarubeti afise ibara ryubururu bicaye mucumba co kwinenyerezamwo nubushaka shatsi imbere yabo harivyuma bagiye gukoresha bakaba bariko barumviriza umwigisha wabo ababwira ivyo bagiye gukora.

Umunyeshure wa kaminuza iyo yize mw'ishure aragenda gushira mu ngiro ivyo yize, Ngendakumana ahejeje kaminuza, ariko arimenyereza gushira mungiro ivyo yize kugirango arabeko bizoshobora kumutunga kandi ntanke yuko bizomutunga.

Abanyeshure bomuri kaminuza barijukiye imyuga abanyeshure babiri bari mucumba cokwimenyereza nubushakashatsi ntibiboneka ivyo bariko barakora ariko bigaragaza ko arumwuga ushobora kubabeshaho kuberako mugihe tugezemwo imyuga irakiza

Ishure kaminuza risa neza, wiga neza waruha ukaja kwiyicarira hanze muduti hakikujwe amashurwe akayaga kakaguca irya nino, ushatse ukazunguruka ugatembera wicira mutuyira twubatse neza dusize isima atavyondo muhura.

Kwiga n’uburenganzira bw’umwana uwariwe wese yaba umwana w’umutunzi, umwana w’umukene, abahungu, abakobwa, abana bakomeye n’abagendana ubumuga bose bafise uburenganzira bumwe bwo kwiga. Dushima yuko hari abantu bitanga na cane cane abihebeye imana bafasha mwene abo bana bangendana ubumuga kugira ngo nabo bashobore kwiga.

Abanyeshure bo muri kaminuza bakunda kwiga kuko barakuze kandi bazi nicabatwaye, bariko baratega amatwi umwigisha aho ariko arabasigurira ari imbere kukibaho naho wewe ataboneka, bikaboneka yuko bakunda ico cigwa.

Abanyeshuri beshi bakaminuza bari mu cumba c'ubushakashatsi no kwimenyereza bambaye imyambaro ibaranga bakaba bamwe bariko baracapa ku mpapuro abandi bariko batanya utuntu n'utundi bagereranije nivyo bize kugira barabe ko bihura.

Abanyeshure bo muri kaminuza baba bakuze bazi ico bakora, abanyeshure bo muri kaminuza nturinda kumutegeka canke ngumucungishe ijisho kugirango akore, bano banyeshure bariko bariyigisha kandi bibonekako bashizek' umwete.

Abanyeshuri bo muri kaminuza biga ivyo guteka bariko barimenyereza, Karire yiga muri iryo shure akaba anezerewe cane, kuko inyuma yaryo azi yuko rizomufasha cane kwibeshaho ,ndetse nokuza araja gufasha ahantu hari imanza mukubagaburira neza.

Abanyeshuri bariko bagaragaza impano zabo ni vyo twokwita utugenegene abanyeshuri babiri bambaye imipira y'ubururu bariko basiga irangi inzu biboneka ko bakoze bifashishishe impapuro bukaba ari ubuhinga bo nyene bitoreye.

Abanyeshure benshi ba kaminuza bari mw'isomero rimwe bariko bariga; ntamwigisha aboneka ariko abanyeshuri baratekanye umwe wese kumeza yiwe ariko arakora bibonekako bazi icabazanye. Kanatsinda umwana womuri kaminuza abamaze gukura.

Abanyeshure ba kaminuza iyo bahejeje ivyigwa vyo mw'ishure barakora n'ubushakashatsi, abanyeshure ba kaminuza bambaye amataburiya afise ibara ry'ubururu, hamwe n'umwigisha wabo yambaye itaburiya yera, bariko barakora ubushakashatsi, babiri nibo bariko barakora, abandi bakaba bakiriko bararaba ivyo bakora.

Abanyeshure bo muri kaminuza bose bambaye amasarubeti afise ibara ry'ubururu bariko barakurikiza ivyo bize kugira ngo bashobora kubaka inonzu bayiduze impome bose bariko baraterera ivy'iyumviro umwe wes’avuga inkene vyogenda.

Muri kaminuza biga ibintu bitandukanye harimwo no kwakira ingenzi ka neza ahejeje kaminuza akaba, ariko yerekana ingene azokwakira abamwitura ingene azokwakira aba mukera urugendo abafata neza aba twenga twengera.

Muri kaminuza biga bakora ubushakashatsi, ivyo biratuma ivyo bariko bariga babifata neza kandi n'ingoga, muri rino shure umwigisha ariko arafashanya n'umunyeshure bereka abandi banyeshure ivyo bariko bariga n'ingene babishira mu ngiro.

Abanyeshure benshi ba kaminuza bari mucumba kinini c' inama, icumba gisa neza gifis' intebe zitukura, abanyeshure nabo barashajije bambay' udupira twera bose bakaba bambaye mw' izos' ibibaranga bariko baraganira kubijanye n' igihugu.

Umunyeshure yize neza biramworohera kwibeshaho, Nahimana yize ivyo gusudira muri kaminuza, none nguwu ariko arabikora. Abantu benshi baramwitura bamusaba kubasudirira ivyuma bitandukanye.

Umunyeshure iyo yize cane, ategerezwa kuronka akaruhuko kugira ngo aruhirire umutwe. Uwo munyeshure wo muri kaminuza yize cane ,yarushe, vyari ngombwa yuko abanza kuja kuryama canke naho akaja gukora imyitozo ngorora mubiri kugirango abandanye yiga.

Abanyeshure bize kaminuza ibijanye no gukora imodoka bariko barimenyereza bambaye umwambaro ubaranga wisarubeti iri mwibara ryubururu bakaba bari iruhande yimodoka basambuye bakaba bagire bayiteranye kugirango yongere igende.

Abanyeshure bo muri kaminuza biga vyinshi, hariho abafise ingabirano yo gucapa uno munyeshure akaba ariko aracapa ibintu bitandukanye, nivyiza ko umunyeshure yoroherezwa mugihe afise ingabirano ashaka kwerekana.

Abanyeshure biga imyuga nibo biga ibintu bigezweho muri kino gihe kuko arivyo bikenewe. Bano banyeshure bahejeje kaminuza bose bambaye amataburiya y'ubururu bakaba bambaye n'inkofero zisa n'umuhondo kiretse umwe. Ariko bose bariko bashira mu ngiro ivyo bize baterateranya ivyuma.

Abanyeshure bo muri kaminuza mu bushakashatsi bare mw'isomero umwigisha n'umunyeshuri umwe ari imbere yabo abandi bariko barakurikira umwigisha yigisha neza yigisha yereka abanyeshuri biwe ivyo, ariko arakora.

Abanyeshure bize kaminuza mu bijanye n' ubw' ubutsi, bariko barimenyereza kwubaka uruhome. Abo banyeshure bambaye amasarubeti y' ubururu, bakaba bambaye n' inkofero zibarinda impanuka. Biboneka y'uko ari icirwa bamenye neza, kuko uruhome bariko barubaka rugororotse neza.

Kwiga umwuga wo guteka ni ibintu vyiza cane. Kamariza yavyize muri kaminuza, amaze guheza amashure yacite yugurura uburiro, aho abicururiza. Eka ni bitumwako, ahar imanza hose bagaburira abantu benshi baramutumako.

Abanyeshure barangije amashure ya kaminuza bariko barubaka uruzitiro rw'ishure. Bariko bakoresha ubuhinga bize mw'ishure. ababakoresha nabo barishimiye abanyeshure kuko bafise ubumenyi buhagije.

Abanyeshure bo muri kaminuza nabonyene barakenera kuruhurira umutwe, iyo bavuye mw'ishure baricara hamwe bakaganira utuntu n'utundi ndetse bikorera utugenegene, ivyo rero biraheza bikabafasha kuruhurira umutwe kugirango baze kubandanya biga hanyuma.

Umwuga wo gukor' ibirato nawo n' umwug' utunz' abantu benshi n'umwug' ukenewe, utabur' isoko kuk' abantu bose mubisanzwe babwirizwa kuba bambay' ibirato kugira birind' ingwara, bano banyeshure bari rmw' ishure bariko barigishw' ingen' ibirato bikogwa.

Abanyeshuri ba kaminuza benshi bambaye amasarubeti y'ubururu bariko baritegereza umwigisha wabo abasigurira ingene imodoka isamburwa n'ukuntu ishobora kwongera guteranwa ni ibintu bihuye n'ivyirwa biga bakaba baje kwimenyereza ukuntu bazoa a barabikora na bo mu buzima.

Muri kaminuza hari aho bidakenerwa ko umwigisha akoresha ingwa yandika kukibaho abanyeshuri barakuze bakurikira umwarimu, ariko arigisha yifashishije ubuhinga ngurukana bumenyi na bo babatekereje, kandi ubona yuko batezae matwi.

Abanyeshure bo muri kaminuza biga bifashishije ubuhinganguruka na bumenyi umunyeshure wese afise imashini inyabwonko bakaba bariko bakurikira umwigisha ari imbere, ariko arabigisha na we nakoresheje imashini nyabwonko.

Abanyeshure bo muri kaminuza biga ibijanye n'ubuvuzi birakenerwa ko baja kwimenyereza uwo muga mu bitaro abanyeshure bane bambaye amataburiya yera bafise no dufuka munwa ku munwa bari mu bitaro bariko baraba ingene bavura banea bagwayi.

Muri kino gihe amashuri agezeho ni amashuru y'imyuga iyoumwana yiyigiye umwuga aribeshaaho mu buzima abanyeshurii ba kaminuza benshi bambaye amataburiya y'ubururu bari mu cumba co kwimenyereza n'ubushakashatsi bakaba bariko barateranya ivyo roma nibindi.

Abanyeshure bo muri kaminuza biga ivyo kuvura abo banyeshure bari mubitaro nko kwimenyereza kuvura abarwayi barikumwe nabigisha babo kugira bareke uko bigenda ngo biteho umurwayi nivyo akeneye ..

Abanyeshure benshi ba kaminuza bambaye amasarubeti y'ubururu , bakoraniye mu cumba co kwimenyerezamwo n'ubushakashatsi . Mur'ico cumba hari ivyuma vyinshi bariko bakurikirana ingene bikora bakurikije ivyo bize mw'ishure.

Ubwubatsi burigishwa no muri kaminuza, bano banyeshure bariko barimenyereza umwuga wo kubaka bambaye amasarubeti y'ubururu bakaba bambaye n'inkofero zibarenda impanuka zifise ibara ry'umuhondo. Inzu bayigereje kure kuko baramaze kuduza impome zitari nke.

Abanyeshure bo muri Kaminuza bize Ubuhinga. Bariko barakora ivyuma bitandukanye kugira ngo barabe ko bokurikiza ivyo bize mw'ishure, barabe ko bazobishora nibamara guheza amashure bibone no kubatunga.

Abanyeshure bo muri kaminuza bari mu cumba c' amanama, bariko hakurikira inama. Ariko uwuyikoresha ntaboneka, gusa biboneka yuko bariko baramwumviriza, bateze amatwi bitonze ivyo ariko arababwira.

Abanyeshure bo muri kaminuza, bari mucumba co kwimenyerezamwo n'ubushakashatsi mu bijanye n'umuyagankuba, bambaye amasarubeti y'ubururu, hamwe n'inkofero zibarinda impanuka z'umuhondo, bariko baterateranya itsinga n'izindi, kugirango barabe ingene umuyagankuba ukorwa.

Abanyeshure ba kaminuza bambaye amasarubeti yubururu bambaye n’inkofero zisa n’umuhondo bakaba bariko barimenyereza umwuga wo gusudira no guteranya ivyuma bariko barakata bongera bateranya ivyuma.

Icigwa c'ubuhinga ngurukana bumenyi, kirigishwa kandi kirakundwa n'abanyeshure bo muri kaminuza. Bano banyeshure bose, bariko barigishwa ingene bakoresha imashini nyabwonko. Bikaba biboneka ko banezerewe kandi ko bifuza kubimenya no kubikoresha.

Abanyeshure benshi ba kaminuza bakoraniye mu cumba c'amanama. Bibonekako bariko barahanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu narirya abanyeshure ba kaminuza aribo ncabwenge, aribo igihugu kiba kizeyeko kazoza keza.

Ivyigwa bishingiye kubuhinga ngurukanabumenyi birigishwa muri kaminuza, imashini nyabwonko n'ibindi bikoresho bitandukanye nivyo abana bifashisha mugihe bariko bariga ibijanye nubuhinga ngurukanabumenyi.

Abanyeshuri babiri bo muri kaminuza bambaye amasarubeti ari mw'ibara rya kaki bakaba bariko barafanya gukora ubushakashatsi bashira mu ngiro ivyo bize kugira barabe ko bashobora ku bihuza bigire ico bitanze.

Abanyeshure benshi ba Kaminuza bambaye amasarubeti bari mu myimenyerezo yo gukora ivyo bize babishira mu ngiro. Bari mu cumba kininiya bakaba bariko bakorera mu migwi bafashanya gutahura no gushira mu ngiro ivyo bigiye mw'ishure.

Aba banyeshure ni abahejeje kaminuza mu gisata co gusudira. Bifitiye akazi kenshi cane kuko abantu baza gusudiriza ibintu vyinshi bitandukanye, haraboneka n'inkorofani n'imiryango itandukanye aba banyeshure bakaba bize neza kuko badashobora kubura akazi.

abanyeshure biga muri kaminuza biga ivyo guteka bose bambaye umwambaro ujanye n'uwo mwuga akaba aritaburiya yera ku mutwe naho bakaba bambaye udukofero twera bariko bategura ibijanye n'imfungugwa bashira mu mfungugwa nyene kugira ngo ziryohe kuruta

Haruhande y'ivyigwa, abanyeshure ba kaminuza baraja hamwe bakaganira ku bintu n'ibindi na cane cane ivyerekeye ubuzima bw'igihugu, abanyeshure ba kaminuza bakoraniye mu cumba c'amanama, bariko baraganira ku buzima babayemwo ndetse no ku buzima bw'igihugu muri kazoza kuko aribo bazoba bakiramutswa.

Abanyeshure babiri bahejeje Kaminuza, bariko barimenyereza mucumba co kwimenyereza n'ubushakashatsi. Ni ugushira mu ngiro ivyo bize, imbere y'uko bazotangura akazi, biryo bikazobatuma boroherwa gukora ivyo bize.

Gusudira ni umwuga utunze abantu batari bake HABIMANA yavyize muri kaminuza none yaronse akazi ashobora kwitunga agatunga n' umuryango kuko abikuramwo amafaranga menshi akora inzugi akora amadirisha akora ibintu vyinshi bitandukanye.

Isomero ritoyi ryo muri kaminuza, ariko ririmwo abanyeshure benshi ,ariko kuberako abanyeshure bo muri kaminuza biga bakuze, bazi icabatwaye ntaco bibatwara, umwe wese abari kumeza yiwe biboneka yuko ariko arakora ica mujanye.

Abanyeshure bo muri kaminuza biga ibijanye n'ubuvuzi bariko barimenyereza uwo mwuga bose bambaye amataburiya no dufukamunwa ku munwa bariko bigira ku kibumbano biboneka yuko umwigisha wabo, ariko arabereka ingene bavura abana.

Abanyeshuri bigiye umwuga nibo bazokwibeshaho, bano banyeshure bo muri kaminuza bose bambaye amasarubeti asa n'ubururu, inyuma yabo har 'umwigisha yambaye itaburiya yera ,akaba ariko araraba ko bakurikiza neza ivyo bize.

Abanyeshure babiri bo muri kaminuza bambaye amasarubeti afisi ibara rya kaki bariko barakora ubushakashatsi bagerageza gushira mu ngiro ivyo bigira mw'ishure ivyo rero ni vyo abanyeshuri bo muri kaminuza muri rusange bakora, inyuma yo kwigira mw'ishure bagenda gushira mu ngiro ivyo bize.

Biroroha kwigisha abanyeshure bakeyi kuko ushobora kubakurikirana bano banyeshure ni abo muri kaminuza bakaba biga ari bakeyi umwigisha ari imbere yabo akaba ashobora gukurikira umwe wese ukwiwe kugira ngo amutahuze neza ivyo ariko arigisha.

Imyuga itandukanye irigishwa muri kaminuza z'igihugu abanyeshure babiri bariko barakora ivyuma biboneka ko bishobora kuba ari ivyuma vy'imodoka bariko barabisambura bongera babiteranye.

Abanyeshuri benshi bo muri kaminuza bicaye mu cumba c'amanama baratekereje biboneka ko bari ku barumviriza abashitsi babagendeye baje kubaganiriza ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu, ndetse n'ico igihugu kibitezeko, kuko ari bo kazoza k'ejo.

Manariyo yize ibijanye n'ibifungurwa n'ibinyobwa muri kaminuza ,amaze guheza kaminuza yaronse akazi keza cane mw'ihoteri ikomeye ibujumbura, ubu akaba aryohewe cane iyo ariko arakira abantu, kukw'agenda atwenga twenga.

Ishure kaminuza ry'umuco ryubatse neza cane, ririmwo uduti twinshi tw'amashurwe, hakaba hari n'utwatsi dukorerwa isuku, muri utwo twatsi harimwo n'udutebe two kwicarako iyo umuntu, ariko arafata akayaga utuyira twaho tumeze neza dusizisima ntavyondobirimwo.

Muri kaminuza ubuhinga bw'arateye imbere abanyeshure basigaye biga no gukora imodoka ishimwe nahimbaza baranezerewe cane kubona bahejeje kaminuza bize neza ivyo kora imodoka bakaba bariko barayisambura bongera bayiteranya.

Abanyeshuri benshi bo muri kaminuza bare mw'isomero rimwe bariko biga icirwa kijanye n'ubuhinganguruka na bumenyi umwe wese afise i mashine mudasobwa imbere yiwe bakaba bariko barigishwa ingene bazikoresha n'ingene bozikorerako ubushakashatsi.

Abanyeshure bo muri kaminuza bariko bariga bari mw'isomero, abanyeshure bicaye ku buryo bw'umuzingi ubu buryo bukaba ari uburyo bwiza cane butuma umwigisha akurikirana abanyeshure bose nta uba yicaye imbere y'uwundi cangwa bagire uwicare inyuma y'uwundi.

Nta mwuga udakiza. Abanyeshuri benshi cane, bambaye amataburiya afise amabara atandukanye, bari mw'isomero. Bariko bariga gushona, umwe wese akaba afise imashini imbere y'iwe.